yanda ake yin cincin cincin abu ne wanda mutane ke yi domin su ci kakan samu fulawanka da sukari da gishiri da ƙwai da mai bayan ka kwaɓa shi za ka zo ka ciccira shi dai dai iya yanda ka ke so bayan ka yi wannan za ka ɗora manka a kan wuta bayan ka ɗora manka a kan wuta da ya yi zafi zaka ɗauko cincin ɗin nan naka ka zuba yana ɗanye domin ka soya shi a haka zai ta soyuwa zai ta soyuwa har ya zo dai dai da ka ke buƙatansa bayan ya gama wannan sai ka tsamo shi daga cikin mai haka za kai ta yi ka zuba dai dai wanda ka yi kuma kake so ka yi iya yanayin canjin launi da ya ke so yayi ja ko ya yi fari fari gaba ɗaya in ka gama za ka zo ka tsane shi daga cikin wannan man da ka sa shi bayan ka tsane shi ya huce za ka ɗauko ka ci abinka yanda ka ke so ko kuma ka ba ma wanda ka yi mawa

fanke wani nau’in abinci ne da muke yi da fulawa zaka samu fulawar ka zaka samo sugar zaka samo ruwa zaka zuba gishiri kaɗan iya gwargwadon yanda kake buƙatar shi zaka kwaɓa su bayan ka kwaɓa su zaka adana wannan fulawar taka ta kumburo yayin da zaka ɗauki wasu lokuta bayan ta kumburo zaka ɗauki mai ka ɗaura a wuta sai ka ɗauko wannan fulawar taka wacce ta kumburo kana ciren ta kana sakawa a mai dai-dai girman fanken ka da kake so ƙanana ko kuma manya kana ciro ta kana sakawa a mai kana ciro ta kana sakawa a mai yayin da zaka nemo abun juyawa ka juyata bayan sama yayi kuma ƙasa yayi har sai ta canza launi inya canza launi ya koma kore zakat same shi daga cikin wannan mai da ka sa shi aka za kai tayi ma fulawar ka har ya ƙare in ya ƙare zaka ɗauko fanken nan da ka gama shi ne yanda ake yin fanke a wannan nahiya ta mu da muke ciki

Kwanan kama abu ko zuba abu. Wannan dai kwano akanyi amfani dashi ta hanyoyi mabanbanta, ya yinda mutun yakan yi amfani dashi ta hanyan ebo abuko kuma zuba wani abu. Misali ka kanyi da wannan kwano ka zubo kifi a ciki ko kuma ka zubo wani abunci ko abun sha a ciki ko kuma kayi wani abunda kake buƙata a ciki. Zai sauƙaƙama mutun ta hanyan amfani da abubuwa mabanbanta mutun kan iyya zuba kifinshi a ciki, ya ɗeboshi daga wani wurin da yake kiwo ko kuma ya kiwatashi a ciki ya riƙa zuba masa wani abu. Ko kuma kakan iyya ebo ruwa koka kwalfe ruwa ko kuma ebo waniabunda hannu bazai ebo ba, kayi amfani da wannan kwanon ka kama ka zuba abun da kake buƙata. Wannan shine dai taƙaitaccen bayani. Shin tayaya mutun yakan iyya amfani dashi? In kana da wannan kwano kakan iyya ebo ruwa a ciki ko kuma ka zuba ruwa ko ka ebo wani ko kuma ka zuba wani abu, da hannun ka bazai ebo ba ka zubashi a ciki dan buƙatan kanka ko kuma zuba wani abu ko kuma ka kwalfeshi. Ya yinda kakan kwalfe wani wanda hannunka bazai iyya kwalfewa ba, kakan iyya amfani da wannan kwannon ka kwalfe ruwa ko ka kwalfe wani abu da hannun ka bazai iyya kwalfewa ba dole sai wannan abu. Yana taimakama mutun ta hanyoyi daban daban ya yinda kakan iyya zuba wani abu kayi ajiya ko kuma ka zuba wani kifi ko kuma wani abu ko kuma ka kwaso kifi daga inda yake kiwo zuwa wani gurin, wannan shine dai taƙaitaccen bayani gameda wannan kwano ke taimakon mutun ko kuma ya sauƙaƙa mishi aiki ta hanyoyi mabanbanta wannan shine taƙaitaccen bayanin.

an fa sanin shi da yalo an wannan lafiya ta mu ta baƙaken fata shi dai dan itaciyar yalo manoma su kan nemo shi ne irin sa su shuka a gonkin su yayin da bayan sun shuka shi zai fara fitowa ne da kadan da kadan baya ga ya fara fitowa da kadan da kadan manomi zai je ya zagaya shi ya rinka nomashi ya na mi shi feshi dan gudun kwari kar su lalata mi shi wannan yalo yalo dai akan yi amfani da shi ta hanyoyi daban daban yayin da kakan iya cin shi hakan nan ko kuwa a sarrafa shi cikin girki ko kuma wani abu na daban yalo dai duk lafiyan ta mu na baƙaken fata mu kan yi amfani da shi yayin da wasu wuraen yakan fito wasu wuraren kuma ba zai firo ba sai dai a dauke shi a kai masu dan su saya su ma su sayo wani abu da ba su da shi muna amfani da yalo ta hanyoyi daban daban yayin da mukan ci in marmarin haka ya taso ko kuwa mu sayar domin mu samu kudi noman yalo noma ne da ke ba da gwagwaban kudi da ya ke ba da gwagwaban riba noman yalo noma ne wanda duk manoman mu su na yin shi a wannan lafiya ta mu ta baƙaken fata wannan shi ne takaitacen bayani ga me da noman yalo noman yalo dai noma ne da yake da matukar amfani noma ne da ya ke ba da kudi kuma da yake ba da ayukan yi a wannan lafiya ta mu ta baƙaken fata wannan shi ne takaitacen bayani ga me da noman yalo ya kamata ko wane manomi bayan ya shuka yalon sa ya rika kula da shi domin ya samu girbin yalo mai yawa a yayin da ya shuka shi girbin yalo mai yawa a yayin da ya shuka shi dole sai ka kula da shi ka'ana za ka samu abun da kake so mai yawa in ba ka kula da shi ba kwari su kan iya su zuwa su lalata shi ko kuwa ka samu asarar da ba ka tunani shi ya sa dole manomi ya kula da shukar yalor sa dan guje wa kwari manya ko kanana ko kuma wata susar da za ta cinye shi manomi ya yi asara da manomi ya kula da yalon sa zai samu riba har ya ji dadi ya yi duk abin da yake so da yalon sa wannan shi ne takaitacen bayani ga me da manomi ya kamata ya kula da yalon sa da kuma yadda zai shukar yalon sa a duk in da ya ke kuma ya ke bukatar ya yi shuka

da ga karshe kenan baya ga manomi abunda ya shuka ya girma ya isagirbi ko kuwa in ce ya kosa manomi yakan je gonar sa ne ya girbi wannan abin da ya shuka menene girbi kuma da wane lokaci ake yin wannan shi ainihin girbi manomi yakan je gonar sa ne ya je ya yanko wannan abin da ya girma in na cirowa ne ya ciro in kuma na yankewa ne ya yanke in na sarewa ne ya sare baya ga ya saro wannan abin da yagirma wannan shi ne karshen noma abin da ka shuka ya girma baya ga hake manomi yakan dauki wannan abin da ya ya shuka ne in zai yi wani amfani da shi a gida ko kuwa zai sayar da ga karshe dai shukar da manomi ya shuka ta girma ta isa girbi dole manomi zai girbo wannan abin gudun asara dan soboda duk manomin da ya shuka an so lokacin girbi ya je ya girbe wannan abin da ya shuka domin ya yi amfani da shi ko kuma ya sayar ko kuma ya yi wani abun da ya ke bukata da wannan abun dan gujewa asra saboda duk manomin da abin shi ya isa girbi be girbe ba toh abun nan ya kan iya lalacewa ko kuma ya shiga wani hali wanda kwari za su zo su hau shi tin da ya kosa ya wuce lokacin noma wannanshine karshen noma ko wace shuka ta na da karshe farkon ta shi ne tin daga tsirowan ta har ta kai girman ta har abin da aka shuka ya kosa wannan shi ne karshen noma takaitacen bayani kenan ga me da karshe menene karshe karshe shi ne duk abinda ya kosa wanda aka shuka yayin da ya girma ya kai ya kaigirman da manomi ke bukata zai je gonar ne ya girbe shi ko kuma in na yankewa ne wa yanke in na cirowa ne ya ciro wannan shi ne takaitacen bayani ga me da karshe karshe na noma wannan shi ne manomi ya kamata duk lokacin abin shi ya kosa ya je ya yanko shi ko kuma ya girbo shi daga gonar sa wannan shi ne takaitacen bayani ga me da karshe karshen noma lokacin girbi ya yi manomi zai je ya girbo abin da ya shuka wannan shi ne

Lokacin girbi dole manomi sai yayi aiki tuƙuru a lokacin girbi. Girbi dai ana yinsane a duk lokacin da manomi yai shuka. A lokacin da zai girbi abinda ya shuka, ya danganata da abinda manomi ya shuka, zaije gonarsane ya duba ƙosawar abunda ya shuka, bayan yaje gonarsa ya duba ƙosawar abunda ya shuka zai zo ya girbe wannan abunda ya shuka ya yinda zai nemo wasu buhunhuna ko kuma wuraren da zai zuba wa ‘yan’ nan abunda ya shuka. Baya ga haka manomi zai ɗauke shine ya kai gida ko ya kai ma’ajiya ko kuma ya kai wata masana’anta domin a sarrafa ayi wata amfani dashi, a duk lokacin da manomi yai girbi zai tara abunda ya girbe ne gonarsa wuri ɗaya, yayin da yazama dole manomi ya nemo buhuhuna ko kuma jakunkunan da zai zuba wannan abu daya girbe. Dazaran ya zubashi zai ɗauke shine zuwa kasuwa ko gida ko kuma wani wuri da za’a sarrafa wannan abunda ya girbe ba zai yiwu manomi ya kwashe abunda ya girbe da ɗai ɗai da ɗai ɗai ba dole sai ya nemo abunda zai zuba wannan abun domin ya kaishi duk inda yake buƙata cikin sauƙi ba tare da yasha wata wahala ba, girbi dai anayin sane baya ga abunda ka shuka ya ƙosa dole kowani manomi yai girbi bayan yayi shuka. Wannan shine taƙai taccen bayani gameda lokacin girbi tun daga lokacin farawarsa harya zuwa ƙarewansa.

store na masara ba ya ga manomi ya gama nomansa ya girbo masararsa daga gona zuwa gida yakan samu wani babban wuri wanda zaI je ya saka masararsa inda zai kula da ita ya tsaftace wurinnan wannan wuri ana kiran shi da store inda manomi zai zuba amfanin gonarsa na masara domin ta bushe ya ɗauka zuwa kasuwa a koda yaushe manomi ana so ya saka magani da kuma kula da shara don gujewa duk wani abinda zai ɓata mishi masara ko kuma ta watse daga inda ya nomota a koda yaushe ana so manomi ya tsaftace wurin kafin ya cire ta daga ƙwansanta ya ɗauke ta zuwa kasuwa manomi ya kamata ya kula da wannan wuri da ake cewa store ya saka magani da kuma barin gaɓar da iska zai shiga domin kar ta ruɓe ko kuma ta lalace masara tana son kula kafin ta bushe a zuba ta a buhunna a kai kasuwa domin a siyar a kuma samu riba

namijin goro wani nau’i ne daga ‘ya’yan itaciya wanda muke amfani dashi yayin da ake shuka shi ba ako ina namijin goro ke fitowa yana fitowa a cikin wani sassa na wannan nahiya da muke ciki namijin goro muna amfani dashi mu ci ko muyi magani dashi manomi suna noma na mijin goro ba a ko’ina yake fitowa ba domin muyi amfani dashi namijin goro kamar yadda kuke sani haka ake kiran shi a wannan nahiya ta mu wato ainihin namijin goro namijin goro yana da amfanin da yake yi cikin sassan jikin ɗan adam a ko’ ina yayin da wasu sukan yi magani dashi wasu kuma sukan ci shi wasu kuma sukan yi amfani dashi domin samar da wani abunda ake buƙata a ko da yaushe namijin goro yana da amfani noman sa yana kawo riba babba sabida yana da amfani ana siyan sa a ko’ina a inda basu dashi in ka kai shi za a siye shi da ka samu riba gwaggwaɓa kuma ka samu riba mai amfani kuma ana magunguna dashi a cikin nahiyar nan tamu da muke ciki namijin goro wannan shi ne sunan da ake kiran sa

Tafasa ruwa mata sukan yi amfani da riƙo, tafasasshen ruwa ta hanyoyi daban-daban. Yayin da za mu ci abinci a kan tafasa ruwa, \ko kuma za mu yi wanka ko kuma wani abu na daban. Tafasa ruwa a kan yi amfani da itace, in ka kunna wuta za ka kawo tukunyarka, sai kuma ka kawo ruwa ka zuba. Tafasshn ruwa ana amfani da shi ta hanyoyi daban-daban, yayin da mata suke ɗaura tukunyarsu, kuma su zuba ruwa, in suka zuba ruwa za su rufe ruwannan da suka zuba, su kuma kuyayin da ruwan nan zai tafasa sosai in ya yi zafi zai dinga wani tururi da ake kira zafi. Yayin da ruwan zai tadasa ya fara motsi da kansa ba tare da an taɓa shi ba, a kodayaushe a kuma ko’ina mata sukan tafasa ruwa, yayin wani amfani da suke so su yi da shi, abinci ko kuma abin sha. Tafasaccen ruwa yana da zafi sosai, a inda ake kiyayewa don taɓa shi idan aka taɓa shi a lokacin da yake tafasa zai ƙona ka. Saboda ruwa ne da ke da zafi sosai, ahi ne, tafasasshen ruwa.

ɗan icce watako ainihin fure wani nau'i ne na ɗan icce da ake samu a duk wata shuka watukun ainihin fulawa yakan futo a ko ina inda akai shuka domin wani nau'i ne da ake samu a duk inda shuka ta fito yakan futo ya yi yaɗo ya bi duk wata shuka kafin fitowan ganye yakan ba da ban sha’awa yayin da wasu sukan amfani da su ta wasu ɓangarori wasu sukan amfani da shi kafin ya fito ya zama ganye wasu kuma sukan yi amfani da shi bayan sai ya fito ya zama ganye ya zama ɗa su yi amfani da shi a duk lokacin da suke so duk inda kai shuka wannan ɗan icce yakan fito a yi amfani da shi kamar yadda ake so a koda yaushe ainihin ita shuka tana son kula in aka kula da ita za a samu abinda ake so a lokacin da aka buƙata ko kuma a lokacin da ake so yayin da kai shuka wannan ɗan icce ya fito za ka samu abinda ake so a ko ina ɗan icce yana da amfani noma mai kyau da ɗan icce icce kuma yana da amfani

Amfanin girbin kwakwa shin ta yaya ake yin sa? kuma da wane lokaci ake yin sa kokuwa da wane lokaci ya dace ayi wannan girbe na kwakwa da farko de, manoman kwakwa, sukan jes u duba kwakwan so idan ta kosa, idan har ta kosa, su kan ciro ta ne su kai ta inda ake tsarrafa ta domin a samu abin da ake bukata yayin da manoman kwakwa, sukan zagaya wurin kwakokin su watto kam bare mu yi magana, shi ainihin ichen kwakwa. Ichen kwakwa de, wane iche ne da yake fid da iya'iya wanda ake amfani da su a samu abubuwa wanda ake bukata. Musamman akan yi amfani da shi a samu mai ko kuma wane abu na daban, domin a tsarrafa ko a yi amfani da shi ne yau da kullum Da farko de manoma sukan je su duba kwakwan su idan ta kosa da kwakwan su ta kosa, sukan je su girbo ta su tara ta a wure guda bayan sun girbe ta, sun tara ta a wane gure guda yayen da za su dauke ta su kai wa sana'antu ko kuma wane wure na tsarrafa wannan ita kwakwan domin a samu abun da ake bukata In aka kai ta wannan wure na tsarrafawa, za'a tsarrafa ta ne a tasi a wurin da ake bukata a jikkin wannan ita kwakwan A ko da yaushe, manomin kwakwa, yakan lura da yadda yake girbe kwakwan sa, idan har lokacin girbin ta yayi ba tare da ya sha wata wahala ba a ko da yaushe ya kan dauke ta ne ya kai ta wuraren da ake tsarrafa ta domin a samu abun da ake bukata yayun da su kuma, ma tsarrafan ta su kan tsarrafa ta ne, su tasi duk abun da suke bukata a jikin wannan ita kwakwa Noman kwakwa, noma ne da yake ba da gwaggaba riba da yake samar da ayyukan yi a ko ina noma ne wanda yake ba da kudi na musamman yake kuma ba da ayyukan yi ya kamata, ko wane manomi ya rika noman kwakwa, ita de kwakwa tana da amfani a cikin abincin mu wanda muke ci tana kuma da amfani wurin tsarrafawa don, tsarrafo wasu abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum. Wannan, shi ne tabettacen bayani game da noman kwakwa da yadda ya kamata a yi shi ko kuwa yadda ya kamata manoman su ye amfani da abubuwan ko kuma su tsarrafa domin

yaro a gona yaro yakan ji daɗi sosai da sosai yayin da iyayen sa suka tafi dashi gona yaro shima yana da rawar shi da yake takawa a cikin gona akan saka shi ayyuka daban-daban kamar su zuba taki yaro akan bashi taki ya wawwatsa a duk inda wata shuka take yakan fara daga farkon gonar har ya zuwa ƙarshen yayin da yana yin wannan aikin yana cikin nashwa annashwa da jin daɗi yaro yana da gudunmuwar da yake badawa haƙiƙa kuma yaro zai tashi da koyon wannan abun nan na noma daya gani a cikin ransa yakan zo asaka shi girbi ya girbi duk wani abu da ya nuna a cikin wannan gona tasu haƙiƙa ya kamata ace kowani manomi yakan je da yaron sa a cikin gona domin ya koyi wannan noma da suke yi haƙiƙa yaro na da jin daɗi yaga an tafi dashi a cikin gona ana saka shi ayyuka daban-daban kuma zai taso yana son wannan noman noma tushen arziki ya kamata ace ka tafi da yaron a gona ka koya mishi duk wani abu na aikin gona da kuma kayan gona domin ya taso yana son noma a cikin ran sa

kamawa kusa, ana nufin kamawa, duk wani abun da za ka kama ko kuma za ka riƙe ko za ka jawo shi a nan kusa daidai inda kake. Shi ake nufi da wannan kalmar kamar misali ka kama kifi, ka jawo shi a kusa, ka matso da shi a kusa da inda kake wannan ʃi ake nufi. Ko kuma ka riƙe wani abu, yayin da za ka za ka kama ko jawo, ko ka janyo ko ka matso ko ka matse ko ka riƙe abun a kusa da inda kake. Wannan ʃi ake nufi da wannan kalmar. A kodayaushe ka ji an kira wannan kalmai ana nufin da matso da abu kusa ko kuma ka rike shi ko ka janyo, wannan shi ake nufi da wannan kalma. Kamar riƙo kifi ka ga kalman ta kunshi riƙewa ko kuma matsowa kusa da kusa ko kuma gaf da gaf ko kuma ka riƙe abun kada ya motsa ko ka janyo shi a gani, a inda yake abun. Wannan shi ake nufi da wannan kalma, da take a rubuce ka rike abu ko ka matso da shi ko kuma ka rike shi ka matso kusa da sh gaf da gaf. Wannan shi ne abun da wannan kalma ke nufi.

Koko yana da amfani. Yayin da manoma suka gama noman koko, sukan ɗauke shi su tsuba shi wuri guda domin su bara shi. Yayin da manomi ya gama noman koko yakan samu wuri inda zai yi aikin shi. Ya zuba shi wuri guda, Ya ɓaɓɓara shi ya fiddo abubuwa masu amfani daga cikin koko. Koko yana da riba mai yawa da yake samarwa. Bayan nomansa.. Haka-za-lika manomi yakan nemi kamfuna ko kuma kamfuna su neme shi domin su siya koko mai ɗimbin yawa domin su je su sarrafa shi ta hanyoyi dabam daban-daban. Wasu sukan sarrafa koko ta hanyar yin biskit, ko kuma ganyen shayi ko kuma yin cakuleti iri dabam-daban. Noman koko, noma ne da yake ba da riba sosai, da yake da amfani a ko’ina. Noman koko, manoma sukan noma shi domin su samu riba. Yayin da ƙaramin kuɗi kuma ya baka babban riba. Noman koko yana da amfani, don haka yakamata kowani manomi ya riƙe noman koko sosai ko’ina a kuma duk inda ya tsinci kansa.

wato ainifin ƙwanson coco manoma sukan noma coconsu bayan sun gama noma shi sukan yi amfani da shi ta hanyoyin da ya dace ko su siyarwa kamfanunuwa ko kuma su su yi ayyukan shi da kansu sukan fasa shi su fidda shi daga cikin ƙwansan da yake su ɗauki ‘ya’ya su sarrafa shi ta hanyoyi daban daban yayin da kuma ta wani ɓangaren sukan siyarwa kafanunuwan da cocon su kuma kamfunan sukan yi amfani da shi ta hanyoyi daban daban ta yin ganyen shayi ko kuma su yi biskit ko kuma su yi cakuleti da wannan coco da suka siya coco yana da amfani sosai a jikin ɗan adam ta inda ake sarrafashi a yi abubuwa daban daban nau’i’ikan abubuwa daban daban yayin da noman coco yakan ba da gwaggwaɓan riba ga mai amfani da shi ga mai yin wannan noman coco na da amfani sosai kuma nomansa yakan ba da riba wadda mutum bai yi tunani ba wannan shi ne taƙaitaccen ƙwonson da kuma coco gaba ɗaya

Noman ‘ya’yan tsafar koko, ‘ya’yan tsabar koko akan saraffa su ne a wasu masana’antu da suke yin ababe daban-daban, yayin da noman sa kuwa, yakan bada kuɗaɗe da yawa, da kuma ayyukan yi a ko’ian, yakan fito ne ba kasafai yake fitowa a wasu nahiyoyin ba, yakan fitowa a wuraren da yake iya fitowa. Noman sa yana da matuƙar amfani, farko za ka shuka ‘ya’yan itatuwansa a duk inda kake buƙata a lambun ka, bayan ya fito za ka je ka duba in yai, za ka bazgo shi, kazo ka fasa ka fitar da ‘ya’yan, bayan ka fitar da ‘ya’yan, za ka zo ka busar da su, domin kaiwa masana’antu dabandaba don su saraffa su, yi wannan ababe na abinci ko abin sha a ko ina ana saraffa su, inda ake da abun saraffawar. Haƙiƙa noman sa yana da amfani, yana kuma san asa kula da noman sa, baya baga noman sa akan yi cinikanyan sa ne a kasuwa, manya da ƙanana, yawanci akan yi ana siyar da shi a farashi mabanbanta, yakan yakan yi kuɗi wani lokacin wannan lokacin kuma yakan sauka. Wannan shi ne kaɗan taƙaitaccen bayani yanda ake saraffa waɗanan ‘ya’ya nashi akanyi siyar da shu ababe na ci ko na sha wura a wurare da ake saraffa wannan ɗan itaciya:.

Iccen koko ,lokacin fitowar iccen koko ko kuma koko yana fitowa daga iccen shi inda yake yaɗo ga iccen gaba ɗaya yai ta dabaibaye shi kafin manomi ya girma manomi ya zo ya girbe kokon na shi. Koko yakan fito ɗaya bayan ɗaya ko kuma ya fito rututu kafin zo girbe shi manomi ya zo ya girbi koko tunda kokon ya gama gidan daga jikin iccen shi. koko yakan yi yaɗo sosai jikin iccen kafin da manomi can ya zo ya girbi kokon har sai ya nuna. Manomi ba zai girbi kokon nan ba har sai ya nuna yadda zai ba shi abun da yake buƙata wannan shi ake kira da iccen koko ga yadda kokon zai bi ya fiffito daga jikin iccen kafin manomi ya zo ya girbi baya da ya nuna a samu abun da ake buƙata ga koko wannan shi ne iccen koko.

iccen kwakwa icce ne mai tsayin gaske icce ne inda kwakwar ke fitowa yayin da ta fito za a je a hau iccen a girbo wannan kwakwa daga ƙasa za ka di bi kwakwar daga sama tana da tsayi sosai yayin da iccen ba zai fara kwakwa ba har sai ya yi wannan tsayin inda manomi zai je ya hau wannan icce mai tsayi domin ya ciro kwakwan nan ko kuma kwakwar in ta nuna ta fito da kanta ko kuma ta faɗo yayin da da za a fasa wannan abu mai girma nan za a fiddo wannan ɗan itaciya na kwakwa kwakwa tana da matuƙar amfani a inda ita ake sarrafa ta ita ma manyan kamfanunna sukan siye wannan kwakwar ko kuma kai ka sarrafa ta a gida da kanka kwakwa dai itaciya ce mai amfani a jikin ɗan adam yayin da ake sarrafa ta ta yin abubuwa da dama kwakwa na da amfani akan yi mai kuma a yi biskit ko a yi wani abinci na daban na zamani kwakwa na da matuƙar amfani a ko ina a kuma jikin ɗan adam

kwakwa a kasuwa ko kuma in ce kwakwan siyarwa bayan ga an girbo kwakwan daga wannan iccen na ta ko kuma ta nuna ta faɗo akan kai ta kasuwa ne a siyar ko kuma kai manomi ka siyar da kanka yayin da za ka kai ta kasuwa ka jejjera ta ta yi mai ban sha’awa yayin da mutane su kuma za su zo su siya wannan kwakwa ta ka kwakwa abu ne mai amfani kwakwa tana da amfani jikin dan adam sosai wanda ruwanta shi ma kan shi magani ne ruwanta yana da amfani a jikin mutane yayin da ita ma kwakwar in aka fasa ta na da ruwa sosai wanda ake yi amfani da shi ta yin abubuwa da yawa ko a yi abun sha ko kuma a sha shi haka nan yana da amfani a jikin mutun kwakwa abu ce mai amfani kwakwa icce ne mai amfani kwakwa icce ne da ya ke kawo kuɗi ya ke kawo riba ya kawo gwaggwaɓan riba ga manomanta ga kuma wa’inda ke siyar da ita bayan an gama duk wani abinda za a yi mata na amfani ita kuma inda kwakwar za ta ba ka riba mai ɗinbin yawa ribar da ba ka taɓa tunani ba ko kai zaton ta

Gonar masara, gona ce da take buƙatar kulawa akodayaushe, gona ce wadda take son kula, gona ce wadda za ka ga masara ta fito gwanin ban sha’awa. Gona ce wadda ake shuka masara, da farko manomi zai gyara gonarsa sosai ya je ya zuba taki, ya sa duk wani abu mai amfani, ya cere duk wani abu mara amfani. Zai shuka masararsa, yayin da masarar ta tasa, zai je yai noma ya cire duk wata ciyawa da take takurawa wannan shuka ta shi, domin ya sami kyakkyawa da kuma mai yawa na amfanin wannan gona. Baya ga ya yi wannan noman ya cire wannan ciyawa shukansa za ta tasa sosai. Yayin da masarar za ta fara fitowa, shi kuma manomi zai zaga akodayaushe ya duba, domin babu wani abun da yake takurawa wannan masara tasa. Haka-zali-ka zai yi feshi don ya kori duk wani ƙwaro da wata tsutsa da za ta cinye masa amganin gona, in kuma masarar ta tasa zai je ya duba a kuma cire ta daga cikin wannan abun da take ciki. domin a kai ta gida ya kula da ita kafin ya kai kasuwa.

idan lokacin girbin masara ya yi manomi zai je gonarsa yayin da zai ga masaran shi ta ƙosa zai girbe ta ɗaya bayan ɗaya ya tattara ta ya ciro ta daga cikin wannan gona ta shi domin ya kai ta inda ya dace kafin a kai kasuwa in zai siyar wani kuma ya je ya busar da ita ya zuba ta a buhunnai domin a siya ko kuma ya je ya niƙa ta domin ya samu abinda zai ci ko kuma yai amfani da shi haka zalika masaran ka idan ta ƙosa za ka je ka ciro ta daga wannan gona ta ka domin guje ɗaiɗaicewarta ko kuma tsutsotsi su takura mata ko kuma ta lalace lokacin girbin masara ya yi manomi zai je ya ciro masararsa ya kuma killace ta ya kula da ita domin ya samu riba ko kuma ya yi amfani da ita na daga abinda ya shuka daga masararsa haƙiƙa noman masara yana ba da riba ya na da amfani sosai manomi idan ya sa kula ga nomansa haƙiƙa yakan samu riba mai yawa ƙwarai da gaske

ya yan ittace ya yan ittace muna dasu iri daban daban wanda suke fitowa duk in lokacin fitowan su yayi, ya yan ittace akwai ittacen da ke fito dasu wanda ake amfani dasu nayau da kullum ko kuma wasu kamfunna suyi amfani dasu ta hanyar samar samar da abubuwa na zamani kamar abubuwan ci ko abubuwan sha ko kuma abubuwan shafawa ko wani abubuwa na daban domin su samar da nau’i na wannan dan itta ciyan wanda yake futowa ya yan ittace suna da amfani matuka gaya ajikin mutum ta hanyar da ya dace kamar abinci ko abunsha ko kuma wani abu na daban ya yan ittace suna taka rawa mahimmiya indai kana amfani da su sukan kare ka daga wasu cututtukan da zasu hauka ya yan ittace sukan fito aduk wani lokacin da aka shuka wani ittace da ya keyin ya ya baya ga fure ya fito su kuma ya yan sukan fito bayan suyi girma domin ayi amafani dasu in suka girma za’a tsinka a siyar ko aci a nan take

yayin da shukar ka ta shiga wani hali ko kuwa kwari su ka ci ma wanna ita shukar da farko dai manomi ana so ko da yaushe ya kasance ya na kula ya na wa shukar sa feshi a ko da yaushe ya na duba shukar sa domin duba ta dan ba ta samu wata masala ba akan so tin da ga fitorwar ta mafari kenan har ya zuwa girman ta akan so manomi ya dinga? bisa wannan shuka ya duba ta yau da kulun yayin da zai mata duk wani feshi da ake yi mata a lokacin noma dan gujewa cutar cutar kwari ko kuma wasu susoci da zasu cinye mi shi wannan amfanin gona a ko da yaushe manomi an so ya duba shukar sa tin da ga fitowar ta har ya kai lokacin da zai girbi wannan shukar yayin da kwari su ka cima wannan shukar ta ka ya kamata manomi ya nemo wani feshi da zai kashe wannan kwarin domin kar su yi tasiri ga wannan ita shukar ta sa baya ga ya mata feshi zai riga zagayawa kan ta akai akai domin duba irin halin da ta ke ciki manomi dai an so ya kula da shukar sa a ko da yaushe soboda gujewa kwari manya da kanana domin kwaro ko babba ko karami ko kuma wata susa sa kan kasar shuka ne ya da yadda manomi bai yi zato ba dan gujema kwari dole ne manomi ya kasance mai kula da wannan shukar ta sa da ya yi tun fitowar ta har ya kai ga girman ta har ya kai ga lokacin da zai girbe abin da ya shuka wannanshi ne takaitancen bayani ga me da yadda manomi zai kula da shukar sa yayin da kwari ke neman haye ma shukar ko kuma bayan sun haye mata dole manomi ya kasance ya na kula, ya na feshi na kwari manya da kanana a ko da yaushe manomi ya kamata ya zama mai kula da wannan shukar ta sa har ya kai ga lokacin da ya ke sa rai girba abin da ya shuka shi dai ainihin shuka ya na son kula a ko da yaushe shi ya sa ake son manomi ya ringa noma ta ya na duba kwari manya da kanana dan guje ma su kar su hau wannan shukar ta su wannan shi ne takaitancen bayani ga me da yadda manomi zai kauracewa manya da kanana dan kar su lallata mi shi shuka ko kuma amfanin gonar sa wannan shi ne

Ƙaho wani nau'i ne da ake yin amfani da shi wurin yin abubuwa daban-daban. Misali ana amfani da shi ne a wurin yin kayan ado na mata kamar su takalmi, ɗan kunne, jikka, da wa’yansu nau'e-nau'en kayan abubuwan da suke yin adon da da shi. Wa’yannan abubuwa suna da amfani matuƙa ga al'umma. Yayin da ake yin abubuwa na biyan bukata da su, kama daga nau'e-nau'en abubuwan da na lissafa muku. Waɗannan abubuwan ana cinikayyarsu ne a manyan kasuwanni na amfani da ire-iren abubuwan Abu ne dake ba da riba yake kuma ainufin amfani ga al'ummar mu gaba ɗaya domin akan amfana da shi ba tare da an sha wata wahala ba ko kuma kuma manyan ‘yan kasuwa sukan siye shi domin su fitar da shi ƙasar waje domin samun gwaggwabar riba. Abu ne da yake da matuƙar alfanu da kuma amfani a cikin al'ummar mu gaba ɗaya, wannan shi ne mahimmancin ƙaho.

Kama mai tashi tamkar jirgin sama, wannan abin ɗaukar hoto ne da ak amfani da shi a ko’ina. Abu ne na zamani, abu ne ke zuwa inda ba inda ƙafa ba ta zuwa, abu ne mai tafiya mai nisa, yayin da mai sarrafa shi yake wuri da yake killace, inda yake buƙata. Yakan tura shi ya ɗauko hoto ta inda ba a tunani, dazuka, makarantu, mayan birane, inda ƙafarka ba za ta iya zuwa ba. Wannan na’ura ta ɗaukar hoto za a tayar da ita ne ta tafi duk inda ka buƙata, ta je ta ɗauko maka hoto ko kuma bidiyo na abun da ka ke buƙata. Wannan abun ɗaukan hoto abu ne na zamani, abu ne da yake da birgewa da kuma ban sha’awa yayin da mai sarrafa shi yake tsaye, kai kuma za ka tura wannan abun a duk inda ƙafa ba ta zuwa ya ɗauko maka duk wani abu da kake buƙata, kama daga namun daji ko kuma mutane da ke ɓoye a wani wuri ko kuma babban birni, kai duk abin da ka ke buƙata wannan kamara takan je ta ɗauko maka yayin da take tashi sama kamar wani jirgi. kai duk abin da ka ke buƙata wannan kamara takan je ta ɗauko maka yayin da take tashi sama kamar wani jirgi.

jin daɗin abinci mai sauƙi da abun sha a koda yaushe mutum na buƙatar abinci a lokutan da ya kamata yaci abincin ya kamata yaji daɗin abincin da kuma abunda zai sha mukan yi abinci ne domin ya taimakawa jikin mu domin muyi ayyuka ko kuma wata tafiya ko kuma wani abu wanda ya kamata mutum zai samu abinci ne mai sauƙi mai daɗi wanda zai bashi sinadaran abubuwan da yake buƙata a cikin jikin sa ya kamata mutum in zai dafa abinci ya dafa mai daɗi mai kuma sauƙi wanda zai ji daɗi domin yaci ko kuma yasha a gaskiya abinci nada matuƙar amfani a jikin mutum don haka mutum zai ji daɗin abin sha da kuma abincin cin shi ya kamata a ko yaushe mutum ya dafa abinci da zai gina mishi jiki zai kuma bashi lafiya ya bashi kariya daga wasu abubuwan da basu da kan gado jin daɗin cin abinci da kuma abun sha wannan shi ake nufi da abinci da kuma jin daɗin sa da abincin ci da abincin sha wannan shi ne maganar

Jin daɗin cin abincin gargajiya, abincin gargajiya abinci ne wanda wata ƙabila suke ƙirƙira nasu na gargajiya ba tare da kowa ya koya musu ba. Sukan ƙirƙiro shi domin su ji daɗi, su ci su ji daɗi, su yi duk wata mu'amala da shi wannan abinci, abinci ne da za su ɗauko abubuwan su da suke nomawa ko kuma suke saya, domin su gabatar da cin abincin nan na gargajiya mai daɗi. Abincin abincin gargajiya abinci ne da ake cin shi a ko'ina a kuma kowace ƙabila sukan ƙirƙiro abincinsu na daban, inda za su haɗa wani abun da wani abun domin ya ba su abun da suke bukata. Kuma sukan ci wannan abinci a duk lokacin da suke so musamman da safiya, ko kuma da rana ko ko da daddare. A duk lokacin da suka gadama sukan girka wannan abinci. Su kuma samu abun da suke bukata inda za su haɗa wani abun da wani abun domin ya ba su wannan abun da suke bukata, abincin gargajiya abinci ne mai daɗin. Abinci ne da aka ƙirƙira ba tare da kowa ya karance shi ba, an haɗa abubuwa na gida domin su bayar da abun da ake buƙata. A gaskiya abincin gargajiya abu ne mai amfani saboda abubuwa ne da ake nomawa na yau da kullum.

abincin gida yana da daɗi yayin da ka sarrafa abun da zaka ci ya danganta da abincin da kake so a gida muna da abinci ka iri daban-daban wato abincin gida a koda yaushe idan mutum zai sarrafa shi zai nemo abubuwan da ya ke buƙata yayin da zai ci kuma yaji daɗin sa a duk lokacin da mutum ke buƙata yakan zo da abubuwa na sarrafawa a gidan shi ya kuma sarrafa su bayan ya sarrafa su zai nemo wurin zuba abincin ya zuba shi inda zai koma gefe ya zauna yana ci yana jin daɗi a koda yaushe ya kamata mu ɗabbaƙa al’adar mu ta cin abincin gida ba tare da tafiya wani wuri ka ci abinci ba abincin gida abinci ne mai gina jiki abinci ne da bada abubuwan amfani iri daban-daban yakan gina maka jiki sannan kuma yakan kosar da kai domin samun ƙarfin yin wani aiki ko wata tafiya ko kuka wani jin daɗin ka na daban haka zalika abun sha ka kan nemo abun sha duk irin nau’in da yake buƙata ko kayi da hannun ka a cikin gida kaje ka siyo domin abincin gida abinci ne mai matuƙar alfano da ƙarin lafiya da kuma kuzari a ko da

Abincin gida da abin sha, nau’ye-nau’yen shi ya ragu kashi daban-daban. Yayin da wasu al’adun ba irin na wasu al’adun ba gaba ɗaya nahiyar mutane sukan nemo abin da sukan jima daɗi ko kuma abin da za su ci. In wata ƙabila ta dafa wancan, wancan ƙabala kuma za ta dafa wancan, gaba ɗayan su, ba irin abinciccikansu na gida suke ci su ji daɗi ba. Yayin da kowacce, sukan nemo abubuwansu na sarrafawa kamar su wata ƙabila za ta ci doya, wata ƙabilar wake wata kuma ƙabilar gero daban-daban kowane nau’ye- nau’ye abinciccikansu sukan yi shi don su ji daɗi da kuma abin sha. Yayin da na wata ƙabilai ya bambanta da na wata ƙabilai. Wasu ƙabila za ta ci shi domin su ji daɗi da abin sha. Wata kuma ƙabilar za ta nemi abin sha, ba irin na wannan ƙabilar da ta yi ba, A kodayaushe yakamata ƙabilu su yi amfani da abubuwansu da suke da shi, domin su ɗabbaƙa al’adun da suke da su a gida ko kuma a wani wurin, gaba ɗaya abincin su ba irin na kowace ƙabila ba ne ya bambanta da ƙabilar da kake zaune abinci da jin daɗin abinci da kuma abin sha, a ko na gida yana da amfani.

yayin da wasu ke jin daɗin cin abinci ci da abin sha haka ma mutanen mu na gida sukan ji daɗin abincin ci da abincin sha wata ƙabilar su kan yi shayi wata ƙabilar sukan yi biredi wata ƙabilar sukan yi bammi domin su sha a mu ƙabilar mu mukan yi shayi domin mu sha don jin daɗin mu da kuma abincin ci a koda yaushe yayin da wata ƙabilar sukan yi su ma abunda suke buƙata don su ci su sha su samu abunda suke so na daga gina jiki ko kuma ƙarin lafiya da wani abun iri daban-daban gaskiya abincin gida da abincin al’ada yana da daɗi haka zalika yana ɗabbaƙa al’ada yana ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙabilu daban-daban a ko ina kaje zaka tadda abincin gida da abin sha sukan yi amfani dashi don su sha ko su ci ya taimake su ya ƙara musu wannan kuzari da kuma lafiya da suke buƙata abincin gida abinci ne mai daɗi abinci ne mai ban sha’awa da kuma abun sha a kowacce ƙabila kaje zaka tarar da su da wannan abinci nasu irin na gida da abun sha da suke amfani dashi a koda yaushe wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan abinci

kayan gona kaya ne da manomi ke amfani dasu domin yayi aikin shi cikin jin daɗi ba tare da ya sha wahala ba akwai kayan zamani akwai kayan gargajiya manomi yafi so yayi amfani da kayan gargajiya a duk inda yake baya ga akwai na aro akwai kuma na amfani wanda yake ƙerawa da hannun sa a gaskiya manomi ya kamata yayi amfani da kayan zamani domin ya samu sauƙin yin noman sa bayan yayi shuka yakan zo yayi noma domin ya daidaita shukan shi da kuma rabata da duk wata ciyayi da zasu zo su addabi wannan shuka don kada ta fito a gaskiya kayan gona suna da amfani musamman tracktor manomi yakan yi amfani da itane domin ta sauƙaƙa mashi noma yayin da hannun sa in zaiyi hecter ɗari ita kuma tractor in tazo za ta iya hecter dubu biyar ko kuma dubu wani abu domin ta sauƙaƙa mishi yin aiki kayan gona na zamani suna da amfani haƙiƙa manomi bazai yi noma ba ba tare da ya samu kayan noma ba kayan noma suna da matuƙar amfani gaya ga manomi ya kamata duk wanda zai yi noma ya nemi kayan gona kayan gona abubuwa ne masu amfani

hayar gona hanya ce da take ba wa manomi wani babban al’amari yayin da manomi yaje zai yi noman sa tun farko ya kamata ace manomi ya sa kula ya kamata manomi ace yana son yin abun a cikin ransa yayin da wasu ke noma ba tare da samun ilmin na noma ko guda ɗaya ya kamata ace manomi mutum ne wanda zai nemi ilmin abun kafin kayi shi a koda yaushe ya kamata manomi ya sa kula hanyar noma hanya ce da ta ke bada alfanu sosai ƙwarai da gaske a koda yaushe manomi ana so yasa kulawa a cikin al’amarin sa domin ya samu abubuwa da yake so game da noma a koda yaushe manomi yakan kula da gonar sa domin ta bashi abubuwan da yake buƙata kamar duk abun da zai shuka ya kamata ace yasa kula ya kuma lura da shi ya kuma ƙyaƙƙyawan noma domin ya samu gwaggaɓar riba fiye da yadda wani aiki zai bashi in ba noma ba noma tushen arziki noma tushen arziki kowa yazo duniya kai ya tarar wannan shi ne kirarin noma

Bi diddiƙin gona, yakamata a ce ko wane manomi yana bin diddiƙin gonarsa. Ta hanyar da zai kafa mata wani abu ko kuma ya tura kamerar tashi ta dubawa domin, ya ga halin da gonarsa take ciki a kodayaushe, yakamata a ce manomi yana da kula da sa ido a gonarsa domin ya duba halin da take ciki. Yayin da wani ɓangare na gonarka zai shiga wani hali da ba tare da ka sani ba. Yakamata a ce ka duba ka sa kula da bi diddiƙi na wannan gonar taka. A kodayaushe manomi ana so ya bi diddiƙin gonarsa, ya sa kula a lamuran gonarsa domin gujewa asara ko kuma gujewa wani hali da gonarka za ta shiga ciki ba ka sani ba. Saboda girman wurin. Yakamata manomi, ya yi amfani da na’urarsa ta zamani drone wato kameran da zai duba inda ƙafarsa ba za ta iya zuwa ba. Kuma za ta sauƙaƙa mishi aiki a kodayaushe. Manomi ya sa kula cikin murannsa domin gujewa faɗawa asara ko wani abu ya shigan maka gona ba tare da ka sani ba. Ya ɓata shuka. Manomi yakamata ya saka kula bi diddiƙin gonarsa a duk inda yake.

Albarkatun ƙasa zuwa samfare, albarkatun ƙasa abubuwa ne da kowace ƙasa take da su. Kasafai an fi samunsu a nahiyarmu ta Afirka, muna da albarkatun ƙasa iri daban-daban yayin da suke amfanar mu, wurin samun kuɗi ko kuma wurin samun wani abu da muke buƙata. Albarkatun ƙasa a kan mayar da su, su koma wani samfari na daban, muna da albarkatun ƙasa musamman a nan nahiyarmu ta Afirka, muna da kayan gona ko kuma gwal ko kuma mai ko kuma wasu abubuwan da muke amfani da su, yayin da ake tono gurɓataccen mai, a inda yake fitowa shi ma albarkatun ƙasa ne, ko kuma a samu amfanin gona ko kuma a samu wasu ababe na daban na amfani ko kuma na more rayuwa. Yayin da ake masayar da su, su zama wasu samfari na wani abu na daban da ba mu da shi. kayan gona ko kuma albarkatun ƙasa muna da su, abubuwa daban-daban kamar su mai da wasu gurɓatattun abubuwa da muke da su, a kan mayar da su a kamfanna, a yi amfani da su, su zama abubuwan da muke ta’ammali da su na yau da kullum. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani ga amfanin gona da da amfanin albarkatun ƙasa da muke da shi a kodayaushe, wannan shi ne.

Tandami ko kumatafki wuri ne da yake taimakon manomi ta hanyoyi daban daban, ya yinda yakan taimaki manomi ta hanyan ban ruwa ko kuma ya taimaki manomi ta hanyan yin shuka a wannan guri. Wuri dai ne dake tara ruwa na sama nay au da kullum, wuri ne dakan iyya aje ruwa tsawon lokuta ba tare da wata matsala ba, wuri dai ne dakan iyya ƙirƙiran kansa ko kuma a ƙirƙireshi, wannan wuri yakan iyya tara ruwa tsawon loakci ba tareda sun ƙafe ba. Wurine dakan iyya taimakon manomi ta hanyan zuwa yai amfani da ruwa wannan wurin ba tareda yasha wata wahala ba, wuri ne da kuma kan iyya taimakon manomi ba tareda manomi yasha wata wahali ba. Wuri ne da kuma kan iyya taimakon manomi ya yinda manomi zai iyyayin shuka wadda bazata fito ba dole sai a wannan wuri mai riƙe ruwa ko kuma wuri mai riƙe damshi. Wanna dai shine irrin taimakon da wannan wuri na tafki kema manomi ko kuma ace kandami a hausance. Wannan wui dai akan ƙirƙireshi ne ko kuma ya ƙirƙiri kansa inda manomi kan iyyya tarar dashi a wurin ko kuma ya ƙirƙiri kayansa da kansa ba tareda ya wahala yasha wahala ba. Bayan wucewan damina manomi yakan biɗar ruwa a duk inda yake shuka, ya yinda wata shukar bazata fito ba dole sai a wannan wurin da yake shuka ko kuma wurin da ake bata ruwa akai kai. Wannan shine taƙaitaccen bayani gameda amfanin da wannan wuri yakewa manomi ta hanyoyi daban daban yayin da basai yasha wahalar biɗar ruwa ba zaiyi amfani da ruwan wannan wurin danya biya buƙatar sa wannan shine.

taƙaitaccen bayani game da yadda za ka ajiye tumaturin ka bayan girbi tumaturi wani ɗan itaciya ne da manoma ke shukawa wanda ake amfani da shi a duk fadin duniyan nan, babu inda za ka jika wanda ba’a amfani tumatur, manoma bayan sun girbe tumaturin su, su su kanzo su tara shi a wuri guda, yayin da za su ɗauko kwandina ko kuma wani wuri na musamman da za su jera shi. Manomi yakan zo ya fidda wanda ya ruɓe daga cikin tumaturin, domin ya ji daɗin ajiyarsa, ko kuma ya fidda wanda ya nuna da yawa, gefe guda, domin ya ji daɗin ajiyar wannan tumatur, bayan ya fidda shi, ze jera shi ne a Kwando Kwando, yajin da kafun ya ɗauke shi ya kai shi zuwa kasuwa ko kuma ya kai shi zuwa wani wuri na daban, bayan ya fidda wannan ruɓaɓɓe, ya kan je ya busar da shi ko kuma yai wani abu na daaban da shi, yayin da ze ɗauki me kyawu ya killace shi a Kwando ko kuma a wasu wurare na daban domin ya samu ya kai shi masana’antu ko kuma ya kai kasuwa don sammun kuɗi, ya siyar wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda ake: ajiya tumatur.

Yadda ake haɗin cincin, da farko za ka samu fulaawanka, ka samu suganka ka samu butter ka samu farar foda za ka samu babbar mazubi, bayan ka samo babban mazubi za ka zubasu a wuri ɗaya, in ka zubaa su a wuri ɗaya za ka kawo fulaawarka ka zuba ka kawo ƙwai ka zuba ka kawo wannan butter naa ka ka zuba da wannan farin hoda sai kuma ka kawo suganka ka zuba, bayan ka zuba su za a haɗe su ne wuri guda ka cigaba da murzaa su har sai sun haɗa kansu, bayan sun haɗa kansu za ka zo ka nemi wurin da za ka murza wanna fulaawa don ka fidda iya girman wannan girman cincin naa ka da kake so. Bayan kaa murza su ka fidda wannan girma na cincin naa ka da kake buƙata daga nan wuraren sai ka tafi madafa ka zuba mai a kaskonka, bayan ka zuba mai a kaskon ka za ka soya shi iya yadda soyawan yayi maka ko yayi farfari ko yayi jaja, duk wanda ka zaɓa haka za ka yi wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda ake naɗin wannan shi cincin.

Tsiro, wani abu ne wanda manomi ke nema, 'ya'yan itaace ko ko 'ya'yan hatsi doomin ya shuka ya samu shuka. A kodayaushe manomi yakan nemo ɗaya daga cikin abubuwan da yake buƙata ya shuka, zai nemo 'ya'yan hatsi ko kuwa 'ya'yan itaacen da yake so ya shuka akodayaushe manomi in zai yi shuka yakan nemo ɗaya daga cikin waɗannan, in ya shukasu suka fara fitowa, wannan shi ake kira da tsiro a kullum manomi ya kamata ya dinga kula da tsironshi doomin ya samu abin da yake buƙata akodayaushe, manomi yakan je gonarsa ya riƙa duba tsirransa yadda suka fito doomin ya kula da su ya gyara su doomin ya samu abin da ya shuka. Manomi yakan je ya nemo ɗaya daga cikin abin da yake buƙata ya shuka, ko tsiron masara ko gero ko dawa ko wani abu daban wanda yake buƙata ya shuka, in ya fito wannan yana ƙaramin shi ne tsirrai. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da tsiro ko kuma tsirrai wanda manomi yake amfaani da shi kafin shuka ko kuma su fito ya samu abin da yake buƙata.

Yadda ake amfaani da gaarin semovita. Semo wani gaari ne na musamman wanda ake amfaani da shi doomin yin tuwo a wannan naahiya ta mu. Da farko za ka samo gaarin ka na samobita, za ka daura ruwa akan wuta, bayan ka ɗaura ruwan nan za ka jira ruwan nan su tafasa, bayan sun tafasa ruwan nan za ka bi hi a hankali doomin ka tuƙa wannan tuwo naa ka. Da farko, bayan ruwa sun tafasa za ka ɗauko wannan gaari naa ka ka zuba kaɗan ka yi ta motsa ʃi, bayan kaa motsa shi za ka ɗan barshi ya tafaso, yayin da ya tafaso ya fara kauri sai ka ɗauko sauran gaarin nan, sai ka ɗauko muuciyakka za ka riƙa tuƙaawa ka riƙa tuƙaa shi ka riƙa tuƙaa shi, bayan ka tuƙaa shi zai yi tauri-tauri da kuma taushi- taushi haka bayan ya gama yin wannan gaba ɗaya za ka zo ka rufe shi ya ƙara dafuwa doomin dole sai ka barshi ya dahu don sabooda ya dahu ka da yayi ɗanye bayan ya dahu za ka nemo wurin da za ka kwashee shi, bayan ka kwashee shi za ka yi amfaani da abin da kake so ka ci shi wannan shi ne daga yadda amfaani da wannan semo.

Yadda za ka baa wa iyalanka abinci mai daɗi da kuma hanya mai kyau. yayin da za ka tara iyalinka kafin lokacin abinci za ka nemo kowa da kowa ya zo ya zanna a wuri ɗaya, bayan an zanna a wuri ɗaya in abin sha ne za ka ɗako kofuffuka, in kuma abin ci ne za ɗauko plate plate ka jejjera a gabansu. Bayan ka jejjera za ka ɗauko in na ruwa ne na sha ko na shayi ka zuba koowa ka miƙa ma shi, bayan ka zuba za ka bibbi koowa ka babbaa shi ya yin da kaima za ka zuba naa kaa ka koma gefe, bayan ka koma gefe za ka dawo acikinsu ku yi labari ko kuma ku yi wata hira wadda za ta sa kowa ya ci ya ji daɗi a wannan lokaci. Haƙiƙa yana da kyau koowa da shi da iyalansa su zauna a wuri ɗaya doomin su ci su sha abu mai daɗi doomin su ji daɗin juna a kyautatawa juna gaba ɗaya, wannan naa ƙara haɗin kai ga al’umma gaba ɗaya da sauran 'yan’uwa da abokan arzuƙi da 'ya'yanka da koowa da koowa wannan naa da matuƙar kyau da kuma amfaani

Yadda dodon-koɗi yake raayuwa a wuri, dodon-koɗi wata halitta ce da Allah ke halittatta itama dabbace take raayuwa kamar sauran dabbobi ya yin da baa ya zama wurin da babu ruwa ko danshi. Akan yi kiwon shi a wasu sassa na nahiya ta, ya yin da ka samu wannan dodon-koɗi ka kan kai shi inda ke da damshi da shukoki doomin ya rayu, yakan girma soosai, yayin da in ya girma akan yi amfaani da shi a ci doomin a yi wani abu ko a ci ko kuma ayi wani abu. Bajan an gama bayansa akan yi amfaani da shi wurin yin sarƙa, jaka ko kuma takalma wannan dabba dabba ce dake zama wurin dake da danshi ko ruwa, baa ta zama inda ke da rana ko kuma zafi yayin da wannan zafi ko rana yake zama annoba ga rayuwat ta. Dodon-koɗi wata dabba ce dake da kwansa wadda take shigewa aciki takan fito lokacin da take buƙata ta yi kiwo. Yayin da bayan ta yake da kauri da tauri kuma soosai. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da dodon-koɗi.

dodon koɗi dodon koɗi wata halitta ce da allah ke halittar ta takan fito guraren da ke da ruwa ko kuma danshi takan rayu kaman sauran dabbobi yayin da ta ke tafiya a hankali a hankali ta ke da wani konsa daga bayanta wanda ta ke shige wa a duk lokacin da ta ke buƙata ko kuma ta fito a duk lokacin da ta ke buƙatan yin kiwo ko kuma wani abun akan yi kiwon ta a na nahiyanta daban daban yayin da ake kiwata ta don a ci wasu kuwa su kan kiwata ta don su yi amfani da bayanta su yi sarƙa ko takalma ko kuma wani abun amfani dodon koɗi halitta ne da bai zama inda ke da zafi ko kuma a inda ke da rana yakan zauna ne inda ke da ruwa sosai a wurin ko kuma ya zauna a inda ke da danshi wurin shukoki idan zai samu sauƙin kiwo ya ci ƙwari babba da ƙanana waɗanda ya saba kiwo da su dodon koɗi dai halitta ce da a ke cinta a wasu wuraran yayin da wasu wuraran kuwa sukan yi amfani da bayan shi konsan shi da yake shiga domin su yi jikkuna ko takalma ko kuma wasu abubuwa makamancin wannan wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da wannan halitta ta dodon koɗi wanda ake kira dodon koɗi

ajiyar tumaturi bayan shuka baya ga manomi ya girbe tumaturinsa, yakan ɗauke shi ne ya tafi da shi sito ko a gida, yayin da ze tara tumaturin nan guri ɗaya, ya ɗauke wanda ya ruɓe ya kuma ɗauke wanda ya nuna da yawa, domin ba zai ajuba bayan ga manomi, ya cire wanda ya ruɓe, yakan busar da shi ko kuma yai wani abu na da:ban da shi ze nemi wanda ke da tauri a jikinsa me kore-kore wanda be ida nuna ba, zai jera shi a kwando baya da ya jera shi a kwando ko kuma a wani mazubi na daban wanda yake amfani da shi, ze je ya tumaturinsa ya cire wanda ya ruɓe gabaɗaya, yayin da ze ɗauke wannan tumaturin yai tafi kasuwa ko kanfunna ko wani sito domin ya biya buƙata da wannan tumaturi, haƙiƙa wannan ajiya ta tumaturi tana son takatsantsan ako da yaushe, ya kamata manomi ya yi takatsan san da shi wannan ajiya domin in be kula ba akodayaushe ko kuma akowani lokuta ze iya yin asara ba tare da ya farga ba, shi yasa ake so manomi ya kula da wannan ajiya ta tumaturi a duk lokin da yai girbi, yayin zuwa kasuwa ko kanfunna ko kuma ajiya na musamman. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da ajiya ta tumaturi.

yayin girbin masara manomi ya kan je gona ya girbo masaran da ya shuka girbi na masara ana yin shi ne lokacin da masara ta ƙosa manomi wani yakan siyar da ita masaran shi a nan take yayin da wani kuma ya kanje ya busar da ita in ta bushe yakan raba sa da kwanson ta ya ɗura abuhunna domin ya kai kasuwa ya sami riba yayin da kuma wani yakan ya siyar da ita a ɗanyan ta a je a gasa a siyar ga masu gasawa suna siyarwa a kowane yanayi noman masara noma ne da ke da riban gaske noma ne da yake ba da abubbuwa ma su amfani na yau da kullun manomin masara yakan yi aiki tuƙuru domin ya kula da shukarsa yayin da lokacin girbi ya yi yakan je ya girbota ya yi abun da ya ga dama da shi noma tushen arziki noman masara yakan ba da abun da mutum bai yi tunani ba fiye da ka yi wani aikin na daban don haka noma na da amfani noma tushen arziki musanman noman masara sukan girbe ta su sama alkhairai da dama

Yadda ake ajiyar masara bayan girbi. Ya yin da manomi ya gama girbinsa, zai zo ya shanya masararsa a duk inda yake so, inda rana za ta bugeta doomin ta bushe, sabooda manomi yakan ciro masararsa ɗanya ne ya yin da in ya ajiye ta inda yake so ta bushe. Baya da ta bushe manomi zai zo suyi aikin ta rabata da kwansanta ko kuma totonta, baya da manomi ya rabaata da toton ta gaba ɗaya zai zo ya ƙara shanya ta ta bushe gudun asara. Abin da ya sa ake so masara ta bushe yayin da aka sa ta a buhu inda kwai wata leema a jikin ta za ta iya lalatata ta ruɓe a wani wuri. In kuma ta bushe za ta kasance ta zauna cikin tsaro da kuma baa tare da ta samu wata asara baa inda ake buƙata yayin da rabata da kwarsanta manomi zai nemo buhunna ya zuba masararsa iya gwargwadon yawan da yake so. Bayan ya zuba masararsa zai ɗauke ta ne ya tafi da ita store ko kuma kaasuwa ko kuma wani wuri a rumbu inda yake so ya ajiye masararsa. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda manomi ke noma masararsa da kuma ajiya yadda yake buƙata a-ko-da-yaushe

Kayan miya ma’ana kayan yin miya, a-ko-da-yaushe in mutum zai yi miya yana buƙatar waɗannan kayayyaki kaama daga barkono, tumatiri, agushi, tattaasai, kori da kuma sauransu. A-ko-da-yaushe mutum zai yi miya, ya kamata ya tanaji waɗannan abubuwa, abubuwa ne da ƙara lafiya a jiki, abubuwa ne da in aka haɗa su za su ba mutum kuzari na musamman yayin da mutum za su baa shi wani daɗi wanda zai ji a jiki na musamman. Ko wace kaasuwa akan siyar da waɗannan kaya, yayin da kai mai yin amfaani za ka je ka siyo doomin ka yi amfaani a-ko-da-yaushe muka haɗa waɗannan abubuwa, suna ba da wasu sinadarai dake ƙara lafiya a jikinmu. Ya kamata koowa ya kasance yana amfaani da waɗannan kayan yayin yin miya, kowane mutum da zai yi miya ya kamata ya nemi abu mai amfaani ya saka a miyasshi doomin ya samu ƙarin jini ko ƙarin lafiya ko kuma wani abu na musamman ko kuma jin daɗin shi. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan kayan miya, kayan miya suna da matuƙar amfaani a-ko-da-yaushe.

feshi a yin gona manomi yakan je yai feshi a gonan sa domin maganin ciyayi ko wani ƙwaro duk lokacin da manomi yai shuka ana buƙatar ya je gonasa domin kula yai feshi feshin nan wasu sinadarai ne da ke kashe ƙwari babba ko manya koda yaushe manomi yakan sa kula a lokacin da yai shuka a gonarsa yakan fidda lokaci ya je yai feshi domin ya samu kyakykyawar yabanya a gonarsa da kuma kula manomi yakan je ya siyo waɗannan sinadaran yin feshi yayin da zai zo ya haɗa su sai ya tafi gonarsa a lokacin da ya tafi gonarsa zai bi kuyya bayan kuyya ya feshe ta domin ya kashe duk wani ƙwaro ko kuma ciyayi da ke takura wa gonarsa domin fitowa a duk lokacin da shuka za ta fito akwai wasu sinadarai na ƙwari dake fitowa domin cinye amfanin gonar yayin da manomi yai feshi a gonarsa ba shi da wata matsala ko wata fargaba da za ta sa ya ji shukar nan ba za ta yi ba

Feshii na kwaari, an so manomi yayi feʃ\shi ga gonarsa a duk lokacin da yayi shuka, feshi ana yin shi ne don korar ƙwari manya da ƙanana yayin da manomi yayi shukarsa ƙwari sukan zo su ci amfaanin wannan shukar, manomi zai haɗa duk wasu sinadaran da za su kashe mashi wannan ƙwaari ya je yayi feshi a gonarsa bayan shukar ta fara tasawa. Bayan yayi feshi na farko akan so ya je yayi feshi na biyu yayin da shukar ta ƙara tasawa doomin ya kashe wannan ƙwaari ko wata tsutsa dake zuwa ta ci amfaanin gona. Duk lokacin da manomi yayi shuka ƙwari sukan zo manyaa da ƙanana doomin su ci wannan amfaanin shuka wannan dalili ne ya sa manomi zai je yayi feshi don ya kashe waɗannan ƙwari don gudun ka da asara ta hau kansa bayan yayi wannan sh manomi zai rinƙa kula da gonarsa akai-akai don ya ga me ke zuwa ya dawo gonar wannan feshi yana da matuƙar amfaani ga manomi a ko yaushe wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda manomi zai yi feshi na ƙwaari a gonarsa

Yayin da manomi ya gama girbi yana zo ya tsara abubuwa da girba a ciki buhuna ko a cikin kwanduna yakan iya ɗinke buhuna wasu kwanduna kuma ya ɗinke bakinsu domin ya kai shi zuwa kasuwa. Manomi duk abun da ya girba Yana kai shi kasuwa domin ya sayar ya kuma sayo wani abun da ba shi da shi na amfanin gona wanda ko kuma amfanin yau da kullum. Yayin da manomi zai ɗauki kayan shi zuwa kasuwa yakan nemo mota wanda za ta ɗaukar mi shi kayan in kayan da yawa ne. Wani kuma yakan ɗauka in marasa yawa ne da kansa domin ya kai kasuwa domin ya sayar yakan je kasuwarsu ta sayar da kayan amfanin gona ya sayar da shi a yadda farashin ya yi mi shi, in kuma bai mi shi ba yakan canza da wani abu da ba ya da shi yai musanya ya amsa wanda bai da shi ya ba da wanda yake da shi. Wannan shi ne manomi da ƙalubalen da yake fuskanta a kasuwa ko kuma a hanyar sa ta siyar da amfanin gona..

Hanyar da manomi zai ajiye amfaanin gonansa baa tare da ya lalace baa. Manomi zai ajiye kayan gonarsa ne a wuraren da ya kamata, bayan ya girbo abubuwan da yake girbowa a gonarsa ya kamata manomi ya shanyasu su bushe gudun lalacewa, dalili shi ne duk abin da za ka aje a gonarka ko kuma za ka aje shi a wuri store ko kuma wani rumbu naa ka wanda kake ajiyar abicin, duk abin dake da leema zai lalace shi ne aka so manomi ya shanya su su bushe. Bayan ya shanya wannan abu da ya ɗebo a gonarsa, yakan samu buhunna doomin ya ɗuɗɗurasu sa a wuri guda gudun warwatsewa ko ina. Inya ɗuɗɗurasu zai ɗauka ya je ya aje wurin da yake da tsaro babu kwari babu wani abun da zai lalata wannan amfaanin gonan. Wannan hanja ita ce wadda manomi ya kamata ya bi doomin ya aje kayan gonarsa, akai-akai kuma yana jujuya wannan buhu ya ajiye shi inda iska zai riƙa shigarsa ta ko’ina baa tare da ya cunkushe ba ko kuma wata lema ko kuma ruwa ya hau wannan kaya don gudun lalacewa wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda manomi zai aje amfaanin gonarsa.

Mafari Ana nufin mafari Miye mafari? Mafari dai ana nufin daga fitowar abu ya zuwa girman sa. Wannan ƴar fitowar da zai fara shi ake nufi mafari. Kowane abu na duniya ya na da mafari kama daga shuka ko mutum ko kuma wani abu dake girma tun daga kaɗan har ya zama babba, shi ne mafari. Misali; kakan zo ka nemi irin shuka ka shuka shi zai fara tsirowa tun ya na ɗan ƙarami wannan tsirowar da zai yi ya na ɗan ƙarami ita ake ce ma mafari. Misali; kamar mutum daga ƙaramin sa har ya zuwa girman sa, wannan ƙaramin da ya fara har ya zuwa girman sa shi ake kira da mafari. Mafari dai ana nufin abunda ya fara tsirowa daga ƙarami har ya zama babba, Nan misali; ɗan itaciya ne aka shuka daga ƙarami har ya girma ya zama babba. Wannan tsirowar da ya fara tun daga ƙarami shi ake kira da mafari. Misali; kakan nemo irin abunda zaka shuka baya ga ka shuka shi, zai tsiro da kaɗan da kaɗan wannan tsirowar da yayi da kaɗan da kaɗan shi ake nufi da mafari. Mafari dai komai ya na da mafari yayin da nan wuraren ɗanɗan itaciya ne ya fara fitowa ƙarami kafin ya girma. Wannan fara fitowar da yayi shi ake kira da mafari. Komai na duniyar nan ya na da mafari. Kama daga mutum ko kuma wani abu na musamman da ya ke fara girma da kaɗan ya zama babba ko wasu itace na shuka waɗanda suka tsiro daga kaɗan har su girma. Wannan tsirowar da suke yi itace mafari. Mafari dai komai na duniyar nan ya na da mafari kama daga shuka tun shuka shi har ya fito da kaɗan wannan shine mafari har ya girma ya kai iya yawan yadda ake buƙata koma yadda ake so. Wannan shi ne mafari. Komai na duniyar nan ya na da mafari. Kamar mutum ko shuka ko kuma wani abu na daban mafari dai komai sai yayi mafari. Tun daga ƙarami har ya zuwa babban sa. Wannan shi ke ake nufi da taƙaitaccen bayani game da mafari Komai na duniyar nan ya na da mafari tun daga tsirowar sa har ya zuwa girman sa shi ne mafari. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da mafari da kuma abinda ake nufi da mafari da kuma yadda ya ke fito.

farawa zuwa gamawa duk abin da za ka fara daga farko ya zamana ka yi ƙarshensa har ka gama shi ake nufi da wannan kalmar misali kamar tuwo za ka je ka nemo garinka ka tankaɗe ka fidda tsaki ka fidda gari yayin da za ka sa ruwa a wutarka har sai ya fara shi ne farawa yayin da za ka tuƙa shi ya yi zafi ya haɗu da sauran jikinsa yayin da wannan shi ake nufi da gamawa duk wani abin da za ka fara shi har ka gama ya zuwa ƙarshensa shi ake nufi da wannan kalmar misali ka fara tafiya kuma ka tsaya ka fara kuma ka gama wannan shi ma yana nufin farawa da kuma gamawa kamar za ka yi wani aiki ko kuma ka gama shi ka fara shi kuma ka gama daga farkonsa zuwa ƙarshensa abin da ake nufi farawa da gamawa ka fara abu kuma ka gama shi lokacin da kake buƙata wannan kalma tana nufin farawa da gamawa wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da wannan kalma ta farawa da kuma ya kasance har ka gama

noman ƙasa noma abu ne mai kyau noma abu ne mai riba manomi yakan ɗauki abun neman saya nufi zuwa gonan sa domin ya noma ta bayan yaje gonar sa kafin shuka yakan noma gonar sa duk wani datti da ke cikin gonar sa yakan fitar dashi yayin da zai yi shukar sa bayan yayi shuka manomi ana so ya ƙara nome gonar sa domin ya samu gwaggwaɓar riba ta daga abun da ya shuka yakan zo ya nome gonar nan domin cire duk wata ciyawa da zata takurama shukar sa bayan ya cire wannan ciyawa yakan tara ta a gefe yayin da zai zubar ko kuma yamatsar da ita a take bayan yayi wannan noman shi ne manomi yake sa ran samun gwaggwaɓar abun da ya shuka ana so koda yaushe manomi ya zama mai kula da kuma noho ma gonarsa ta yadda zai samu amfanin gona mai ɗumbin yawa manomi yakan je yayi noma a duk lokacin da ta kama lokacin da ake so daidai ya yi noman nan ba tare da ya samu wata matsala a gonar sa ba

Kaba Ainifin itaciyar kaba akan yi amfani da ita ne ta hanyoyi daban-daban. Yayi da wasu kan iya shuka ta wasu kuwa takan fito wurare mabam-banta. Misali; Takan fito wani wuri da ba sai an shuka ta ba. Wasu wuraren kuwa sukan shuka ta. Wasu wuraren kuma ba za ta fito ba saboda ba ta son irin wannan ƙasar ta wannan wurin. Ita dai kaba takan fito ne wurare mabam-banta, yayin da akan yi amfani da ita ta hanyoyi daban-daban. Misali; akan yi amfani da ita wurin saƙe-saƙe ko kuma wasu abubuwa na more rayuwa wanda ake buƙata na yau da kullum. Misali; akan yi amfani da ita a ƙera kwando, ko kuwa a ƙera hula, ko kuwa tabarma ko kuma wani abu na daban. Misali; Mutanen mu sukan yi ƙere-ƙere da ita na daban-daban. Yayin suka tso cisgota, bayan sun cisgota, sukan busar da ita bayan ta bushe, sukan ɗan jiƙa ta kaɗan, baya ga sun jiƙata, sukan zo su saƙa duk wani abun da suke buƙata. Yayin da suka saƙa hula, ko kwando, ko wani abu na daban, ko kuma tabarma domin kwanciya. baya ga sun saƙa sun saƙe-saƙen nan sukan ɗauka sukai kasuwa domin su sayar, su samu riba ko kuma suyi wani na daban da suke buƙata da shi. Wannan kaba ba'a ko'ina take fitowa ba. Takan fito a mabam-bantan wurare ba'a ko'ina ba. Yayin da wani wurin akan shuka ta wani wurin kuma takan fito da kanta ba sai an shuka ta ba. Wannan shine taƙaitaccen bayani game da kaba, ko kuma iccen kaba. Akan yi amfani da shi mabam-banta yayin da wasu kuma sukan yi amfani da kaban nan suyi tsintsinya domin tsaftace muhalli ko wani share-share ko kuma wani abu Wannan dai itaciya ta kaba ba'a ko'ina take fitowa ba. Takan fito a wuri mabam-banta yayin da masu amfani da ita sukan je su cisgo su busar da ita, suyi wani amfani na musamman da wannan icce na kaba. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da wannan icce na kaba ko kuwa ƴa wannan zare na kaba da akan yi amfani da shi ayi saƙe-saƙe ko kuma ayi wani abu na daban. Wannan shi ne taƙaitaccen bayanin.

Bayan sayo tumaturi daga hannun manoma mai sayar da shi yakan zo ya kasa shi a kasuwa kilo-kilo, yayin da wasu kuma sukan je su busar da shi, ya koma kauɗa. Yayin da mai sayar da shi ta zo kasuwa takan rarraba shi gida-gida, domin kowane da irin farashin shi, domin ta mayar da wannan kuɗi da ta sayo shi, takan kasa shi yadda jakamata, kuɗi -kuɗi, kilo-kilo. Bayan ta gama sayar da wannan tumaturin takan fid da wanda ya ruɓe daga cikin shi, domin ta yasar da shi ko kuma ta busar da shi, duk yadda take so haka za ta yi da wannan tumaturin, bayan ta gama sayar da shi, taka je ta ƙara sayo wani a kai a kai. Domain sayarwa:, domin kasuwancin tumatur yana da riba sosai. Tumaturi abu ne da yake da amfani a jikin ɗan adam, yake yake kuma da amfani a jikin abincikan da muke ci na jau da kullum. Don haka duk inda ka je a faɗin dunija za ka samu ainihin tumatur, yayin da manoma ke noma shi a kodayaushe da rani.

Gwanda ko kuma a ce ya'yan gwanda, wannan ɗan itaciya ne da yake fitowa a wurare daban-daban yayin da duk inda aka shuka shi akan je a same shi kamar yadda yake. Da Farko idan kana so ka shuka gwanda kakan busar da ya'yan dake cikinta ƙanana-ƙanana yayin da za ka samu wuri ko gida ko lambu inda za ka shuka. Baya ga ka shuka su za ka zuba masu taki kana ba su ruwa a kai a kai yayin da zai yi tsuro ya fito. Baya ga ya fito zai fara girma da da kaɗan-kaɗan yayin da zai yi girma sosai zai fara fitar da furanni bayan ya fidda furanni ya'yan gwanda za su riƙa fitowa da kaɗan-kaɗan bayan sun gama fitowa da kaɗan-kaɗan har su girma za ka je ka ciro su ka yi amfani da su in sun nuna. Shuka na gwanda yana ba da amfani sosai yayin da wasu ke shukawa don su sha wasu kuwa kan shuka don su sayar su sama kudi. Wannan itace na yin itaciya na gwanda yana da matukar amfani a jikin ɗan Adam yana ba da sunadarai na musamman. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da gwanda ko kuma a ce ɗanɗan gwanda yana da matuƙar amfani yayin da shuka shi ke ba da abubuwa na musamman

jigilar ɗaukan kayan amfanin gona a koda yaushe jigilar amfanin kayan gona yayin da manomi ya gama girbin sa yakan wahalar da manomi yayin da wani yakan je ya ɗauko hayar wanda zai ɗaukar masa wani kuma zai ɗauka da kansa wani kuma zai yi amfani da traktan sa domin ya kai wannan kaya inda yake buƙata yayin da manomi ya girbe amfanin gonan sa yakan ɗauka ya kai wani wuri na musamman domin ya killace shi domin don gudun lalacewa a koda yaushe manomi yakan sakula bayan yayi girbin sa yaje ya aje kayan gonar sa ta inda basu lalacewa domin ya killace suna daga ƙwari ko kuma mutane da zasu hana amfanin gonar sa ya riba ce shi manomi yakan sha wahala sosai wajen jigilar kayan gonar sa yayin da kayan wasu ke da yawa wasu kuma basu da yawa manomi yakan yi amfani da kan sa wani ya ɗauki kayan har zuwa inda yake ajiya wani kuma yakan hayo babur ko mota domin ta kai mishi kayan har ya zuwa inda yake buƙata

Noman dankali, noma ne dake ba da gwaggwabar riba yadda manoomi ke buƙata noma ne da yake son manoomi ya kula da shi a-ko-da-yaushe, baya da ya kula da wannan noma naa shi zai samu dankali da yawa kamar yadda yake buƙata. Daga farko manoomi zai tafi gonarsa da ganyen dankalin nan iya kwatankwacin da yake buƙata, zai je ya yi rami ya shukaa shi kuma ya rufe, bayan ya rufe dankalin nan zai fara yaɗo ne cikin ƙasa, bayan ya fara yaɗo manoomi zai je ya duba iya yanayin yadda yake buƙatar dankalin nan, in yayi ma shi iya yadda yake buƙata zai zo ya kwashe dankalin nan gaba ɗaya zai tone shi daga cikin ƙasa gaba ɗaya, yayin da wani manoomin zai kai kaasuwa ne don ya siyar, wani kuwa zai kai gida ne don ya ci, dankali dai yana da ƙara lafiya ajikin mu soosai yana ƙara mana kuzari, yayin da su kuma manoomansa sukan samu kuɗi da wannan sanaa’ar ta noman dankali soosai sukan kuma samu gwaggwaɓar riba yadda suke buƙata a noman dankali. Noma ne dake baa da kyakkyawar iri da amfaani na wannan dankali yana ƙara jini a jiki soosai, yana ƙara kuzari soosai wannan shi ne wadda manooma ke samu na dankali

Gonar jan wake a sati biyu, sati biyu na noman jan wake an so manomi ya je gonar tasa ya kula da ita yayin da zai mata feshi. Farkon fitowan wannan na na satu biyu baya ga haka yana nome wannan gonar ya samu gwaggwabar riba yayin da zai je ya rika cire mata ciyawa da za ta hana wannan iri na jan wake fitowa. Baya ga haka manomi zai ta fi ya nemo ya ƙara yin feshi bayan tasawar wannan shuka. Noma jan wake dai, noma ne da yake ba da aikin yi da kuɗi ana noma shi a ko’ina a wannan nahiya tamu cikin gona. Baya ga haka, wani yakan shuka wannan noma dan ya ci na jan wake wani kuwa yakan noma jan wake ne domin ya sayar ya samu kuɗi ko ya sayar ya samo wani abun da bai da shi. Noman jan wake Noman jan wake a takaice yana ba da aikin yi da kuɗi masu yawa baya ga haka an so manomi ya shuka don ya amfana da shi, wani yakan kai kasuwa ya sayar wani kuwa yakan aje a rumbunsa ya ci gaba da aiki da shi yana ci don kara lafiya da da gina jiki. A takaice shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda za ka ga sati biyu na gonar jan wake. Jan wake abu ne mai amfani.

Ɗanyen kayan marmari an so kowanne manomi da zai shuka kayan marmari ka da ya ciri ɗayan kayan marmari ya yi amfani da su, dole ya bari sai sun nuna a koyaushe idan suka nuna manomin zai yi amfani da yake so da su. Wani yakan shuka kayan marmari ne don ya samu kudi wani kuwa yakan shuka kayan marmari ne don ya sha ko ya yi wani amfani da su na daban, yayin da manomi ya shuka kayan marmari ya je dubawa ya ga sun yi ɗanye. Manomi zai cira ne ya kai inda yake nunar da su, wani kuwa dole sai a iccensa zai nuna. Wannan shi ne bayanin kayan marmari ɗanyu. Ko da yaushe manomi ana so ya sa kula ga kayan marmari da ya shuka, domin kar ya ci ɗanyu ya wani amfani da ɗanyu. In yana ɗanye ka cire wani lokacin za ka yi asara wani lokacin za ka kai shi wuri da kake nunar da shi har sai ya nuna ka yi amfani da shi. Noman kayan marmari noma ne da yake ba da kuɗi sosai yayin da wani zai yi buhunnan kayan marmari ya je ya sayar a kasuwa ya siyo abun da bai da shi ko kuma ya kai gida don amfani shi na yau da kullum ko kuma ya kai wasu wuraren da ake sarrafa su don a fitar da wani abu a jikinsu. wannan shi ne taƙaitaccen bayani gane da kayan marmari.

Jiran dafuwar abinci haka ne duk mai jin yunwa sai ya jira an dafa abinci har an gama kana ya ci. Yayin da ake dafa abinci ya danganta da irin abincin da ake dafawa a ko da yaushe mai dafa abinci yakan nemo duk abun da yake buƙata ne kuma ya dafa shi, yayin da zai nemo tukunya ya zuba wannan abun da yake so yake so ya dafa da irin abun da yake so ya dafa. wani yakan dafa mai tauri wani kuwa yakan dafa mai taushi, wani abun sha yake dafawa wani abinci ya dafawa baki ɗaya. Duk mai dafa abinci yayin da mutane ke jira za su zaku ne abinci ya gama don su ci. Abincin da ake dafawa ya kamata a kasance ana kula da shi yayin da ake gudun ƙonewarsa, mutum zai zo ya tsaya ne a idan yake dafa abincin ne har ya gama yakan sa kula daga wutar abun da yake dafawa shin ya dafu ko kuwa bai dafu ba, in ya dafu mai dafa abinci zai sauke shi baki ɗaya ya je ya zuba ma masu ci su ci. Dole ne a jira abinci har sai ya dafu ba wai bai dafu ba a je sauke ko wani abu, a sa kuma kula wurin dafa shi don kar ya kone ko kuma wani abu. Dole ne mai dafa abinci ya tsaya a wajen har sai ya dafu yana taɓawa yana dubawa da kaɗan da kaɗan har dafuwarsa. Wannan shi ne cikakken bayani game da dafuwar abinci.

ban ruwa a gidan gonar da shukoki suka fara fitowa dole manomi ya riƙa zuwa yana ban ruwa a kai a kai na wannan gidan gonar na sa da shukoki suka fara fitowa a koda yaushe ana so manomi ya riƙa yin ban ruwa a kai a kai don guje ma asara saboda shukoki suka fara fitowa a gidan gonar wannan hanya ta ban ruwa a kai a kai ita kaɗai ne hanyar da manomi zai bi domin gujewa shukan shi bushewa da kuma wasu abubuwa na daban a koda yaushe an so manomi ya riƙa sa kula yana kula da shukokinsa a koda yaushe ba ya da ya yi wannan ban ruwan a kai a kai an so ya riƙa feshi a wannan gidan gonar nasa don guje wa asara wannan hanyoyi da manomi zai bi su kaɗai ne da za su fiddo mai amfanin kayan noma da yake buƙata masu yawa don samun riba wani yakan yi noma ne don ya sayar da kayan abun da ya noma wani kuwa yakan yi noma ne don ya kai gida ya riƙa ci da kaɗan da kaɗan har lokacin noman ya sake dawowa yayin da wasu ke noma a kai a kai wasu kuwa ke noma sau ɗaya a shekara wannan itace hanyar da manomi zai bi ya riƙa ban ruwa a kai a kai don gujewa lalacewar shukar shi da bushewa wannan shine taƙaitaccen bayani game da ban ruwa a gidan gona da shukoki suka fara fitowa don gujewa asara domin samun riba mai yawa wannan gidan gona wannan shi ne taƙaitaccen bayanin

mace a gona tabbas mace itama tana da gudunmuwar da take badawa a gona yayin taya aiki ko kuma tayi da kanta mace takan je gona itama tayi aiki kamar yadda namiji ke zuwa yayi aiki ko kuma wani lokacin ta nemi filin ta na noma ta noma shi kamar yadda namiji keyin noman san mace na da gudunmuwar da ta ke badawa a gona sosai ko ta taya aiki ko kuma tayi da kanta a koda yaushe mace tana da amfani a gona sosai takan je ta kai taki ko kuma tayi girbi ko kuma tayi noman da kanta domin samun kyakkyawan yabanya mai yawa mace tana da gudunmuwoyi sosai ga noma yayin da wani lokacin sukan taru su je suyi noma ko kuma suje su kula da shuka bayan anyi shukar ko kuma suje su zuba taki ko kuma suje su girbo abubuwan da aka shuka ko kuma suje su ɗauko abubuwan da aka girba a gona tabbas mace nada gudunmuwa a gona sosai kuma yana da amfani mata ko da yaushe ku iya noma domin abu ne mai bada riba abu ne mai kyau abu ne da ake samun duk abun da kake nema

mace a gona mace ita da ɗiyar ta sukan ɗauki ‘ya’yan su suje gona dasu domin wasu su taimaka musu wasu kuma sukan tafi dasu domin suyi raino a koda yaushe mace in tana da ƙananan yara zaka ga ta ɗauki yaran ta zuwa gona wata kuma ta goya su domin ta kula dasu kuma ta yi aiki na noma mace koda yaushe tana da abubuwan da ta keyi musamman kula da yara da kuma aikin noma mace tana bada gudunmuwa ta ɓangarori daban-daban musamman aikin gona da kuma ‘ya’yan ta takan ɗauki ‘ya’yan ta ta tafi dasu a ko’ina cikin gona a wani gurin su taimaka mata wani gurin kuma tayi abun ita kaɗai ba tare da sun taimaka mata ba noma ga mace yana da amfani yayin da mace ke noma abubuwa na daban-daban abubuwa masu riba abubuwan da zaka ga mace ta noma a koda yaushe suna amfanar ta su amfani ‘ya’yan ta ta kula da noman ta kuma ta kula da yaran ta a koda yaushe mace tana bada gaggarumar gudunmuwa domin samun amfanin gona da kuma kula da yaran ta a ko’ina a kuma duk inda ta shiga

Mace tana da matuƙar muhimmanci a aikin noma gaba ɗaya. Akwai mace da ke fara aikin noma har ta kai ga gamawa. Mace tana taka rawar gani wajen ayyukan gona; tana iya shuka da kanta, tana iya girbi da kanta, tana iya yin barruwa, ko yin feshi da kanta duk waɗannan mace na iya su. A gonaki daban-daban, akwai mata masu shuka, wasu kuma na yin barruwa, wasu kuma sukan yi feshi. Wasu kuma sukan dafa abin da aka noma domin a ci. Lallai mace na da babbar amfani a harkar noma. Mace ba sai ta je gona ba kafin ta yi aikinta. Wasu mata kan yi aikin noma daga gidajensu, wasu kuma sai sun je gonar, wasu kuma sukan yi duk abin da ya kamata a wurin da suke. Wasu kuwa sukan ɗauki abin da aka noma su kai kasuwa. Wasu kuma sukan sarrafa amfanin gona domin a ci. Tun daga farawa har zuwa gamawa, mace na da gagarumin tasiri a noma. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da rawar da mace ke takawa a aikin gona. Mace tana biyan nata buƙatu ta hanyar yin aiki tuƙuru a gona, har ma fiye da yadda maza da dama ke yi. Gaskiya mace tana da matuƙar muhimmanci, domin tana aiwatar da duk abin da ya dace a gonarta da kuma gonar iyalinta, ta kuma samu abin da take buƙata.

Amfanin mace a gona, mace tana da matuƙar amfani a gona gabakiɗayan shi yayin da wata takan je kasuwa ne don ta siyar da abun da aka noma, wata kuwa takan yi noman da kanta ne ba tare da ta sha wahala ba. Wata kuwa takan iya sarrafa abun da aka noma ne domin su ci su biya wa kansu buƙata, haƙiƙa mace takan je gona ta fara shuka tun daga farko har ƙarshenta, da farko takan shuka abun da take buƙata kuma har ya girma ta noma shi; ta je ta cira. Amfanin mace tana yin girbi da kanta takan yi wasu abubuwan ma wanda a wasu wurin wasu mazan ma ba su iyawa, mace tana da matuƙar amfanin da take yi a gona yayin da wata macen takan taimaka a yi noman, wata kuwa kan yi noman da kanta ne ita kadai wata kuwa takan yi noman ne don ta samu ƙuɗi, wata kuwa takan sarrafa abun da aka noma ne domin ta samu abun da za ta yi buƙata a gida. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da amfanin mace a gona, haƙiƙa mace na da amfani a kayan gona gabakiɗaya takan zo ta yi noma da kanta ne ba tare da wani ya taimaka mata ba, wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yadda ake noma na mace. Mace na da matuƙar amfani tana da matuƙar rawa da take takawa a aikin gona, wannan shi ne bayanin taƙaitaccen bayani game da amfanin da mace take yi a aikin noma ko kuma a gona gabakiɗaya, takan sarrafa ko kuma ta girbe ko kuma ta yi shuka duk abun da take so, shi za ta yi a aikin gona.

Amfanin mace a gona, mace tana da matuƙar amfani a gona yayin da take wasu ayyuka na musamman ko wurin shuka ko wurin kamawa a yi nan misalin wata mace ce da take dafa dankali a wannan nahiya tamu ba tare da wani matsala ba mace dai tana da amfani da take yi a gina sosai yayin da wata mace ke yin noma ita kadai wata kuwa kan kama a yi noman ne ba wai ta yi ita kadai ba wata kuwa takan cashe abun da aka noma ne ta zuba a buhunna wata kuwa take je ta yi cinikayyar abun da aka shuka ne a kasuwanni ta saya ta sayar wannan shi ne alfanu mace a gona. Mace na ga amfani ga gona yayin da ita amfaninta ta dafa abin da aka shuka shi domin a ci a biya buƙata. Wata kuwa takan kama ne a yi noma ne ta taimaka wa mijinta ko ya'yanta don a yi noma. Wata kuwa takan yi noma ne ita kadai ba tare da wani ya taimaka mata ba ta yi shuka da kanta ta yi girbi da kanta ta kuma duk wani abun da ake buƙata da kanta ka ga mace na da matuƙar amfani ga aikin gona da kanta ka ga mace na da matuƙar amfani ga aikin noma wannan shi ne bayani game da aikin noma na mace ba tare da ta sha wahala ba ko ta yi wani abu. Haƙiƙa mace tana rawa da take takawa a aikin gona ba wai dole sai namiji kawai ke takawa ba.

Doya abinci ce wadda muke amfani da ita a nahiyarmu. Doya a kan ya noman ta tun daga tushe har tazo a girbe ta. Doya abu ce mai daɗai yayin da ake sarrafa ta ake yin abubuwa daban-daban. Akan yi abinci iri da iri wa’yanda za a ci. Doya tana da daɗi. Doya tana ƙara lafiya. Tana ƙara ƙara gina jiki. Doya abu ne wanda ake noma shi a shekara sau ɗaya. Doya tana da alɸanun da take da shi a ko'ina yayin da ake ɗaukanta a zuwa ƙasashe domin a samu riba, a samu abubuwa masu albarka a cikin nomanta. Doya noma ne da yake ba da riba mai gwaɓi da yake da amfana ta manoma iri daban-daban. Ba a ko'ina ake noman doya ba. Ba a ko'ina take fitowa ba. Tana fitowa ne a wasu sassa ta nahiyarmu. da muke ciki. Doya abu ce mai daɗi, abu ce mai sauƙin sarrafawa. Yayin da ka shuka Doya ana so ka kula da ita a kodayaushe yayin da ban ruwa kula da inda aka shuka ta. Doya tana da amfani a jikin ɗan Adam. Tana ƙara lafiya. kuma haka-za-lika tana tana da daɗi a baki. Doya abu ce mai amfani, abu ce mai daɗi. Na gode wannan shi ne Taƙaitaccen bayani game da Doya.

sussukar shinkafa baya ga manomi ya gama nome gonarsa ya girbi shinkafarsa bayan ta bushe manomi zai zo ya sussuke ta yayin da zai nemo Ɂyan aiki ko kuma ya yi da kan shi ko kuma wasu masu taimaka mi shi game da aikin gona sukan zo ne su haɗu su ɗakko shinkafar nan domin raba ta da kwamson da take ciki za su zo su riƙa buga ta ita kuma tana fita daga cikin wannan tsirrai da suka fito wanda suka bushe kowane manomi ya zama dole sai ya yi sussuka domin ya samu damar ɗura shinkafar sa a cikin buhu domin ya kaita kasuwa ko ya siyar ko kuma ya bar ta gida domin amfani sussukar shinkafa ana yin ta ne bayan an girbe shinkafa bayan ka girbe shinkafar ka ta bushe za ka zo ka raba ta da wannan tsirin na ta da ya fito domin ka ɗura ta a buhunan ka kai wurin da za ka killa ce ta ko kuma ka siyar ko kuma ka yi amfani da ita sussuka dole ce ga duk wani manomi wanda yake noma kayan amfanin yau da kullum shinkafa abu ce wanda ake amfani da ita a yau da kullum wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da sussukar shinkafa

Ana nufin abin ɗaukar hoto mai tashi mara matuƙi, yayin da kai kana nan shi kuma za ka iya tada shi, komai nesan wuri komai tsayin wuri zai ɗauka maka hoto daga duk inda kake buƙata. Wannan jirgi na kamara mara matuƙi, ana amfani da shi a wurare daban-daban. Yayin da amfaninsa yake da ɗunbin amfani, za ka yi amfani da shi a duk inda kake buƙata, yayin da wani abu ya tsaya maka a inda ba ka isa ka ɗauka hoto, za ka tayar da shi ya je ya biya maka buƙata cikin kwanciyar hankali, ya kuma dawo inda ka umarce sa, yayin da kana zaune za ka sarrafa shi, ya tafi duk inda kake buƙata, ya ɗauka maka hoto ko kuma ya ɗauka maka wani abu. A dunƙule ko kuma da nesa zai tafi duk inda ake buƙata ya ɗauko hoto ba tare da gajiyawa ba. Yayin da mai sarrafa shi zai zauna a gafe ɗaya, ya tayar da kamaran nan ya tafi ya ɗauko mashi duk abin da yake buƙata, labarai ko kuma hoton dabbobi ko hoton ruwa ko kuma hoton dazuzzuka. Wannan kamaran yana da amfani sosai mai amai mara matuƙi. Yana amfani a ko’ina da kuma kodayaushe, musamman wurin da ba za ka iya zuwa ko kuma wuri da ba za ka iya ɗaukowa ba.

taƙaitaccen bayani game da noman dankali noman dankali noma ne da yake da gwaggwaɓan riba noma ne da yake da sauƙi yayin da ba sai ka ba shi ruwa ba za ka nemi iri ne ka shuka shi bayan ka shuka shi zai ta girma yana ta girma yana ta yaɗo yayin da za ka shuka kaɗan ka samu mai yawa yana fitowa ne a cikin ƙasa yayi yaɗo ya mamaye duk inda ka shuka shi yayin da ka shuka kaɗan za ka girbi mai yawa noman dankali yana da amfani dankali dai abu ne wanda ake amfani da shi na yau da kullum wanda a gargajiyance akan dafa ko a wani abinci na musamman da shi yayin da za ku zo ku ci yana ƙara lafiya yana ƙara duk wani abunda ake buƙata dankali abu ne wanda muke nomawa a kodayaushe a gonakanmu kusa damu dankali dai noman shi yana da riba yayin da za ka shuka kaɗan ka samu mai yawa akan zo a nemi irin dankali a shuka shi bayan ka shuka za ka jira ya yi yaɗo in ya yi yaɗo ma’ana ya fara girma sai ka zo ka girbe shi akan girbe shi a kai kasuwa don a siyar ko kuma a kai gida domin a ci a yi amfani yau da kullum da shi noman dankali abu ne mai riba sosai

ciwon karfasa bi ma’ana cat fish wani nau’in kifi da ake samu a nahiyar mu ta afirika wannan kifi ya kasance yana girma a koda yaushe yayin da za ka nemo shi tun yana ƙanana bayan ka saka shi a ruwan ka kana kiwata shi yau da kullum kana canja ma shi ruwa ko kuma ka bashi abinci zai ta girma yai ta girma yai ta girma har iya yanda kake buƙata bi ma’ana ya kamata a ce duk wani mai kiwon kifi yana canja ruwa akai akai kiwon karfasa kiwo ne mai sauƙi kifi ne wanda yake buƙatan kulawa a ko yaushe kamar canjin ruwa ba da abinci a koda yaushe yana buƙatan kulawa saboda kiwo ne mai riba kiwon kifi abu ne wanda mutanen mu na afirika suka riƙe hannu biyu biyu yana ba da gwaggwaɓan riba yana samar da aikin yi yana hana zaman banza yayin da wannan kifi ka kan ci ko ka kai kasuwa domin ka sayar ka sami riba ka kuma ka sayi wani abu kiwon kifi kiwo ne mai ma’anar gaske mai ba da kuɗi ko kuma aikin ya kamata mutanen mu a afirika mu ɗauka kiwon kifi ya zame mana abin dogaro ga kai kiwon kifi yana da maana sosai a wannan nahiyar ta mu

Rarrabe ilimi ko kuma haɗakar ilimi don samun abubuwa masu yawa a cikin jama’a. Yakamata a ce duk wata al’umma, suna haɗa kansu domin su ciyar da kansu gaba game da ilimi domin su samu abubuwa masu yawa. Ka sanar da wanda bai sani ba, shi kuma ya sanar da kai abin da baka sani ba. Ka ga wannan zai a cigaba a sami abubuwan da ake buƙata a duk wata nahiya. Yayin da mutun zai zo, kaima za ka zo, sauran al’umma za ka zo, a sami kyakkyawar alaƙa a tsakaninku, da kuma kyakkyawar fahimta. Yayin da wancan zai sanar da kai abin da ba ka sani ba, shi ma za ka sanar da shi abin da bai sani ba. Iliminsa wanda ya sani ba shi ne wanda ka sani ba. Wata ƙila yana da abin da zai sa ka fahimta wanda kai baka taɓa sanin shi ba, shi ma haka yana da abin da zai sa ka fahimta wanda kai baka taɓa sanin shi ba, hakan na kyau al’umma su kula wajan haɗa kai da kuma rarraba iliminsu ga juna, yanda kowa zai ƙaru da kowa a samu wayuwa. al’umma da abubuwa masu yawa a tsakaninku. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da haɗa ilimi da rarraba ilimi a duk wuraren da kukai ko kuma kuka tsinci kan ku. Na gode,

Loda amfanin gona kamar dankali zuwa gida ko kasuwa, abu ne mai wahala a jajin da amfanin gonarka yake da yawa haka za ka nemo abin da zai ɗauka maka wannan amfanin gona, zuwa inda za ka killace shi. Hakan yana ba mano:ma wuya a kodayaushe, manomi yana san inda zaI sami sauƙi, yayin da dole sai ya samo abin da zai ɗaukan mashi wannan kaya ya kai mai kasuwa ko kuma ya kai mashi gida domin ya killace shi. Zirga-zirgan ababen hawa tana sa manomi ya samu abin da yake so, yayin da ababen hawa manomi zai sha wahala gaya, wajen ɗauko amfanin gonarsa masamman dankali. Dankali abu mai girma, kuma abu ne da yake cin wuri sosai. Duk buhu na dankali yana da nauyi sosai da baka iya tunani, wanda mutum ɗaya ba zai iya ɗaukarsa ba. Dole sai mutane da yawa anyi haɗaka domin a ɗauke shi a je a ɗura shi zuwa inda za a kai shi. Zrga-zirgan ababen hawa dole sai mutun manomi ya nemi abin hawa, wanda zai dinga ɗaukan mashi dankalinsa bayan ya girbe shi,, domin ya kai ma sh wurin da zai killace shi ko kuma wurin da zai sayar da wanna n shi dankali.

Girbin masara abu ne mai sauƙi, abu ne kuma wuya. Ta wani fannin inda yake da sauƙi, masara ba kaman irin ƙananan ƙwayoyin gona ba ne da za a ce zai baka wuya, yayin da duk ɗaya masara yana cikin ƙwansonsa, kakan je ka girbe shi yayin da ta ƙosa. Yayin da a nan take wani ya ciro ta daga gonarsa zai sayar. Domin sayarwa da masu gasawa, su kuma su gasa su sayar domin su sami riba wani ku wa zai je ya busar da ita har sai ta bushe, idan ta bushe zai cire ta daga cikin kwansonta, bayan ya cire ta zai ɗura ta a buhunna i inda zai samu buhunna ya ɗora ta domin ya kai kasuwa don samun kuɗi. Yayin da shi kuma wani zai ɗauke ta ya kai ta gidan shi, a riƙa amfani da ita na yau da kulum. Noman masara girbin masara abubuwa ne masu sauƙi. Kodayaushe ana so manomi ya sa kula ga wannan abubuwan da yakeyi na girbin masara, in ba haka ba wani ƙwaro yana iya shigo mai gona ko kuma tsutsa ta ɓata mai wannan masara, ka ga ba zai taɓa girbe ta ba. Yakamata a ce manomi yana kula da gonarsa, gurin girbin masara manomi yakamata ya yi aiki tuƙuru ya yi aiki mai kyau domin samun riba da kuma abin da yake buƙata.

yanda manomi guda daya yake girban sa a gona wannan lamari zai ba manomi wuya duba da shi kadai ne yakeyi aikin ya yinda rogon yake da karfi daga kasa ya yinda zai sha wahala sosai inhar wurin nada girma manomi guda bazai wadatas gurin girbe kayan gona shi kadai ba saboda aiki ne mai yawa yakamata ya nemi wanda zai taimaka mashi wani na jikin shi komkuma wanda zai dauke daga waje dan ya taimaka mashi ya gama wannan girbin nashi manomi mutun wanda yake zuwa yayi shuka kuma ya girbe abunda ya shuka girbin rogo yanada matukar wuya dubada yana can karkashin kasa sai ka jijjigo jijiyar sa kana ya taho dashi sabanin wani lokaci ya balle bama duka zai taho ba sai ka sake tone ka hiddo sauran daya rage hakika girbin rogo yanada matukar wuya ga mutun daya manomi mutun daya manomi mutun daya ya kamata ya nemi wanda zai taimaka mashi domin ya girbe abunda ya shuka akoda yaushe manomi ya kamata ya nemi mai taimaka mashi dan samun sauka kakkiyar hanyan da zaiyi wannan aiki na girbi shi akoda yaushe wannan shine takaitaccen bayani akan mutun daya da zai girbe rogonsa daya shuka a gonar sa

dankali noma ne da yake ba da gwaggwaɓan riba noma ne da yake da ban sha’awa noma ne da ya kamata ko wane manomi yai ta’amali da wannan noma na dankali yayin da manomi ya taho da irinsa na dankali zai shiga gonan sa domin yai aiki da san samu ne manomi ya nemi wanda zai taimaka mi shi don sauƙaƙa wa ga aiki in ya buɗe ko wane rami da yayi niyyan shuka dankalin shi a ciki zai taho da wannan ganyen ya saka shi a cikin wannan rami bayan ya saka shi a wannan rami zai yi ya rife ko wace kuyya zai bi ta da ɗai ɗaya da ɗai ɗaya yai mata yadda yai ma kowacce ya rife ba tare da ya ba dankalin nan ruwa ba dankalin nan zai ta girma zai ta girma har yai yaɗo cikin ƙasa bayan yayi yaɗo manomi zai zo ya duba ƙosan dankalin in har ya ƙosa manomi zai zo ya girbe kayan shi haƙiƙa noman dankali yana ba da gwaggwaɓan riba yana ba da kuɗi kuma a kan ci don ƙara lafiya da gina jiki dankali na da matuƙar amfani a jikin mutum ɗan adam wannan shine taƙaitaccen bayani game da noman dankali noman dankali yana da alkairi a cikinsa yana kuma da ban sha’awa da ba da kuɗi a cikin noman nan

lokacin girbin dankali bayan ga manomi ya gama shuka gonar dankalin sa dankalin sa ya ƙosa bayan da ya duba ya ƙosa zai zo ya girbi dankalinsa abun nufi a nan shi ne zai zo ya duba ya ƙwaƙulo dankalinsa daga ƙasa ya bi shi a hankali domin kada ya lalace ya ciro shi daga ƙasa zai tara shi a guri guda yayin dankalin ya danganta da girman sa girma girma ne wani ya fi wani wani ya fi wani wani kuma bai kai wani ba zai tara shi a wuri guda yayin da ya girbe wannan dankali shi ya sa aka ce dankali nomansa yana da amfani kuma yana da riba yayin da za ka shuka ƙarami ka girbi mai yawa bayan ga ya girbi dankalinsa zai tara shi a gonansa sannan ya nemo buhunhuna da zai zuba wannan dankali baya ga ya zuba wannan dankali ya yi buhu buhu da shi ya danganta da iya yawan dankali da ya noma zai ɗauki dankalin ya tafi da shi ko ya kai shi inda zai sayar ko ya kai shi gida domin a yi amfani da shi amma mafi yawan mutane sukan yi noma ne domin samun kuɗi wasu kuma sukan yi noma domin samun abinci duka dankali yana da wannan ribobin ko ka ci ko ka sayar duk wanda ka zaɓa haka za ka yi takaitatcen bayani kenan a kan girbin dankali

kamar yadda kuke gani masu noman dankali kenan sukan shiga gona su yi aiki tuƙuru yayin da mutum ɗaya gonan na da girma ba zaI ji daɗin noma ta ba dole ya nemi mataimaki wanda zai taya shi noman wannan dankali masu noman dankali sukan zo su yi aiki gonarsu da cire wasu duk ciyayi da za su takura ma wannan dankali ko kuma wani icce da zai zamo tarnaƙi wurin fitowa wannan dankali a koda yaushe manomi yakan zo ya yi aiki a gonarsa an fi son samu ne manomi ya zo da mataimaka domin rage wata wahalar yayin da shi ɗaya ba zai iya wannan noma ba koda zaI yi zai wahala sosai gaya don haka manomi ya nemi mataimakin da zai taimaka mi shi za su zo gona ne domin su nome dankali nan baya ga sun shuka shi ya fito sosai ya yi girma za su zo su nome shi bayan ga sun nome shi za su duba ƙwarin shi in ya yi girma sosai za su girba kayan su in kuma bai yi girma sosai ba za su bar shi har zuwa iya girman da suke so in ya girma lokacin da suke so za su zo su kwashe shi gaba ɗaya bi ma’ana su girbe wannan dankali a lokacin da ya girma gaba ɗaya domin su kai gida ko kuma kasuwa ko su siyar ko kuma su ci

baya ga manomi ya gama girbin sa yakan ɗauki masarar nan ya kaita wurin da zai adana ta kowanni manomi in ya noma abu mai yawa ya kamata ya samu wurin da zai iya adana wannan abun da ya shuka musamman ga manoma masara sukan zo su sanya ta ta bushe bayan sun saka ta ta bushe zasu zo su raba ta da kusonta domin su ɗura ta a buhuna su kaita ma’ajiya wato store ko kuma su ɗauke ta su kaita wani wuri da zasu aje ta domin su sayar ko kuma su riƙa amfani da ita kaɗan kaɗan a kowani manomi yana da wurin da yake adana kayan noman sa wato abubuwan da ya girba manoma masara sukan taka wannan rawar inda suke kai masarar su wani wuri killatacce inda ba ƙwaro ko kuma wata halitta ko tsutsa da zata zo ta ɓata musu wannan masara ta su sukan kaita babban wuri su aje ta domin su adana ta inda kafa zasu bar kafar iska don kada ta ruɓe ko kuma tai wani abu bayan sun busar da ita zasu zuba ta a buhunna daban-daban su shirya ta zuwa kasuwa ko kuma su aje ta zuwa wani lokaci da zasu siyar da ita manoma masara suna ƙoƙari sosai duba ga hidimar da suke yi ma masarar su bayan sun girbe

Hanyoyin gargajiya da manoma ke bi wajen cashee shinkafansu. Baya ga girbe shinkafansu sukan ajeyeta ta bushe ta sha iska domin su zo su cashe ta daga cikin konsan ta, sukan tara ta a wuri ɗaya bayan ta bushe, mutum ko mutane da yawa sukan zo da sanda si ta bugunta. Suna dukan ta domin ta fitar da wannan ƙwayar shinkafar dake cikin ta. Kowanemanomi da yana hanya ta shi ta gargajiya da yake bi wurin fitar da amfanin gonarsa da yake buƙata. Akwai hanyoyin zamani, yayin da muke magana a hanyoyin gargajiya, hanyoyin gargajiya su ne wanda mutum zai tara amfanin gonarsa wuri ɗaya, kafin ja fitar da shi daga cikin konsar shi. yai ta bugun sa yana dukansa, har ƙwayar hatsin ta fita daga cikin konsonta. Wannan hanya ce mai sauƙi da manomi ke bi, domin ya biya wa kansa buƙata ba tare da ya nemi kayan zamani ba, wannan hanyar an daɗe ana binta. Akodayaushe manomi yakan zo da abubuwa daban-daban. Wanda yana da shi tun kafin na zamani su zo mashi. wannan hanyar ita ce kaɗai da manoma ke bi domin cashe abubuwansu da suka noma.

hanyan da manomi su ke bi wurin cashe waken shi daga cikin dussansa wake wani ƙwayan hatsi ne da yake fitowa a dunƙule cikin ƙonsa manomi yakan shanya shi ya bushe ya ɗauki lokaci yana shan iska da kuma rana bayan ya gama shan iska zai tattara shi ne wuri ɗaya bayan ya tattara shi wuri ɗaya zai ɗauko sanda ya bigi waken nan yayin da shi kuma waken zai riƙa fita da ɗai ɗai da ɗai ɗai daga cikin dussansa manomi yakan ɗauki lokaci yana wannan manomi yakan sha wahala saɓanin kayan zamani wanda za ka sa musu su kuma nan take su fitar manomi zai ta bugunta zai ta bugunta a gargajiyance yana bugun wannan dussa ta wake inda zai riƙa fita da ɗai ɗai da ɗai ɗai yayin da in ya gama zai bakace shi gaba ɗaya ya fidda dussa kuma ya fidda wake wannan hanya ce da manoma ke bi a gargajiyance domin fitar da ƙwayan hatsin da suka noma manomi yakan sha wahala sosai wajan yin wannan aiki domin manomi ba raggo ba ne wannan shi ne kaɗan daga cikin hanyoyin da manoma ke bi wajen cashe abun da suka noma musamman manoman wake suma suna ɗaukan wannan ya zame musu abunda suke yi a koda yaushe wajan cashe wakensu

Mano:mi lokacin feshi, wato kafin bayan ya yi shuka, manomi yakan samo kayan feshi. Inda zai haɗa sinadaran feshi, bayan da shukamsa ta fara fitowa. Shuka kuma ko wata irin shuka ce, kama daga shukan wake ko masara ko kuma wani nau’i na abinci. Manomi yakan sajo sinadaran da zai fesawa gonarsa, don gujewa ƙwari. Ƙwari akwai wanda zai shigo ya lalata maka amfanin gona. Ko kuma tsutsa wanda za ta ci kayan gonan nan duk su lalace don su ruɓe. wasu lokutta manomi yakan sayo kayan feshi, ya zo ya feshe gonarsa don ya gujewa wannan kwari da tsutsotsi. A kodayaushe manomi kafin da bayan shuka yakamata ya riƙa yin feshi, in yai shukansa yakamata ya yi fedhi. Idan ta ƙara tasawa yakamata ya yi feshi, don gujewa waɗannan ƙwarirrika da za su zo su ɓata maka nomanka ko kuma hatsin da ka shuka. Wannan babban ƙalubale ne ga manomi. Yakamata a ce kowane manomi yana yi feshi bayan ya yi shuka. Feshi yana da matuƙar amfani ga shuka, yana kare ta daga ƙwaro babba ko ƙarami. Feshi yana da amfani ga noma, noma tuʃen arziki.

yadda manoma tumatir ke rarraba shi a duk lokacin da suka gama girbe shi tumatir wani abu ne wanda ake shukawa yakan fito yayi girma a dai-dai wadaida yayin da manoman sa suke samun riba wurin noma shi ko wacce nafiya a afrika a duk nafiyar duniya gaba ɗaya ma muna amfani da tumatir yayin da manomi ya gama noman shi zai zo ya rarraba shi gida-gida ƙwando-ƙwando ko ko buhu-buhu tumatir wani abu ne da bai son matsa ko kuma zafi yayin da yasha matsa tumatirin na iya fashewa gaba ɗaya ko kuma tumatirin yaji zafi zai lalace yayin da wasu manoman suke bin wasu hanyoyi su busar da tumatirin ko kuma su markaɗa shi domin ajiya tumatir abune da yake son lallaɓa yayin da manoma suka gama girbe shi zasu zo su rabashi ƙwando-ƙwando kilo-kilo domin wasu zasu siyar wasu kuma zasu aje domin amfani yadda kake so haka zakai da tumatirin ka noman tumatir noma ne mai sauƙi noma ne da akeyi da rani noma ne da yake bada kuɗi da gwaggwaɓar riba noman tumatir noma ne mai amfani tumatir nada amfani ga jikin ɗan adam a koda yaushe tumatiri abu ne mai daɗi da kuma kyawun amfani

feshi a gona shuka wata aba ce wanda take tara ƙwari da manya da ƙanana yayin da ƙwarin nan suka hau wannan shuka sukan cinye amfanin gonar ka ko kuma su cinye amfanin shukanka ko kuma su cinye ɁyaɁyan shukanka yana da kyau ko wani manomi ya zamana yana feshi a gonarsa ya feshe gonarsa domin guje wa ƙwari manya da ƙanana hanyoyin da ake bi domin feshi akwai abun feshi na zamani wanda manomi zai rataya a bayansa yayin da yana da bututu da ke feshe shukan shi zai bi gonarsa komai girmansa ya feshe ta da wannan chemicals ɗin wanda za su hana ƙwari su shiga gonarsa a koda yaushe manomi ya kamata ya zama mai kula da kuma lura da duk wani abunda zai shiga gonarsa don ya ɓata masa nomansa feshi a gona yana da amfani fitowa shuka ya kamata ai mata feshi bayan kuma ta yi girma ya kamata shima a bita a ɗan feshe ta domin ka gujewa tsutsa ko wani ƙwaro babba da manya shuka tana da wani abubuwa da ke zo mata domin su cinye amfanin gonar yayin da kai feshi ba ka ba wata fargaban da za ta sa waɗannan tsutsotsi su zo maka cikin gona a koda yaushe manomi ya kamata ya kula da gonarsa domin gujewa ƙwari

Girbin tumaturi, yayin da manomi ya gama noman ranin shi. Da yai shukan tumaturi, baya ga tumaturi ya fito, zai tafi da roba ko kwano ko kuma wani kwando, ya tsingo wannan tumaturi yayin da ya gama girbin tumaturin nan. Zai zo wuri ya tara shi gaba ɗaya, ya tara shi zai zo ya fidda wanda yai fika ma’ana wanda yai ya zai fitar a gefe, zai kuma fitar da wanda ya yi ɗan kore a jikinsa, bayan ya fitar da wanda ya yi ɗan kore. Zai ɗauki wannan yan ya yi amfani da shi, duba da in ya bar shi zai iya lalacewa ko ya ruɓe. dan haka zai ajiye wannan wanda ya yi kore, shi ne zai ɗan jima bare da ya lalace ba. Ya fidda wanda ya nuna sosa ya je ya yi amfani da shi ko kuma ya sayar. Tumaturi abu ne mai amfani, noman tumaturi yana da ban ba da riba sosai, kuma yana da kuɗi fi ye da tunanin mutum. Saboda abu she da ake amfani da shi a ko’ina. Kuma yana ƙara lafiya yana ƙara jini a jikin mutum. Yana da amfani sosai kuma nomarsa yakan ba da kuɗi sosai yakan ba da aikin yi. Noman tumaturi abu ne mai amfani sosai, yayin da za ka shuka ɗaya shi ma ya fito da yawa, kuma ka sami riba ka sami kuɗi da wannan noma na tumatur.

lokacin girbi manomi bayan yayi shuka yana sa ran watarana dole lokaci zai zo da zai yi girbin sa lokaci yayi na girbi manomi zai kama hanya ya tafi gonar sa yayin da abun da ya shuka ya girma duk abun da ya shuka ya girma zai zo ya girbe abubuwan shi zai zo ya samu mataimakin shi wanda zai taimaka mishi domin girbi in wurin na da girma in kuma wurin da yake nomawa ƙarami ne zai iya shiga da kan shi ya girbe abun da ya shuka yayin da abun ya girma zai bi kowacce kunya inda ya shuka abun ya girbi abun da ya shuka yanayin kula da gonar ka shi zai baka damar girbar abubuwa da yawa lokuta da yawa manomi yakan kula da gonar sa ba don komai ba sai don ya samu gwaggwaɓar kayan masarufi bayan manomi ya noma kayan sa zai je ya girbi abun da ya shuka yayin da komai ya kosa manomi zai kwashe kayan sa duk abun da ya shuka domin ya kai kasuwa ko kuma yaci ko kuma yayi wani amfani dashi ko kuma ya killace wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan lokacin girbi lokacin girbi yana zuwa ne bayan

Farin daŋkali da kuma jan daŋkali: yayin da manomi ya samu iri na daŋkali, ko kuma farin daŋkali, yakan je ya shuka shi a gonansa. Bayan ya shuka shi ya kula da shi, ze fito iya sanfari na irin da ya samu ya shuka. Yayin da wani, in ka miƙa mishi jan daŋkali, bai san shi ba se fari ya sani. Jan daŋkali ana samu irinsa ne a ko ina, yayin da in ka shuka shi, to kalansa ze fito, in ka shuka farin daŋkali, shi ma kalansa ze fito akodayaushe abun da yake so, kula in ka kula da shi, zai fito lokacin da ya kamata ya fito. Yayin da ya fito, za ka je ka girbe shi in ka shuka jan daŋkali, za ka je ka girba ja. Yayin da wasu ba su waye kai da wannan jan daŋkali ba, idan kuma ka shuka fari, za ka je ka girbe wannan farin daŋkali ako’ina, a kuma kodayaushe a gonansa, shi anfi yin wannan jan daŋkali, shi ma yana da iri ne, kamar yadda farin daŋkali yake da iri. In ka shuka shi, to za ka girbi wannan jan daŋkalin, haka shi ma wancan farin daŋkali, in ka shuka shi, za ka je ka girba wannan farin daŋkalin, kamar yadda aka saba. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da jan daŋkali da kuma farin daŋkali mutane da yawa sun fi sanin farin daŋkali.

ƙwari a cikin aikin gona tabbas ƙwaro wani halitta ne da yake zuwa ya takurawa gona a koda yaushe ya kamata a ce kowane manomi ya raba kansa da wannan ƙwari ta hanyar yin feshi yayin da za kai shuka tun tana ƙarama yayin da ƙwaro zai zo ya cinye ta ko kuma tsutsa duk nau’e nau’e na ƙwari yayin da in ba ka yi feshi ba wannan ƙwari za su zo su lallata maka amfanin gona ko kuma su cinye shukan da ka yi ta fito ta kuma ƙi ba da amfanin gona da ake so kamata kowane manomi ya nemi abinda zai raba kansa da wannan ƙwari na gona a koda yaushe ƙwari sukan zo da zarar an yi shuka to shi kuma manomi ya kamata ya kula ya sa hankali wajen yin wannan feshi wannan feshi shi ne kaɗai mafita da zai raba shi da duk wani ƙwaro da zai lalata mishi shuka ko kuma ya raba shi da duk wata tsutsa da za ta cinye amfanin gonarsa haƙiƙa ƙwaro cikin aiki yana ɓata aiki a koda yaushe musamman ga amfanin gona ko kuma ga wani ɗan itaciya da ka shuka domin ka nemi amfani saboda yana cinye amfanin gonar gaba daya

yadda ake gudanar da noma a yanki na yanki na munada kasan noma yayin da manoma bila adadin suke amfani da kasan noma sunayin noma inda suke noma abubuwa daban daban kuma sukan samu abubuwa daban daban kamar su masara wake gero dawa alkama da kuma sauran abubuwa Kaman su dankali tattasai tumaturi da kuma sauran abubuwa manoman yanki na mutane masu aiki tukuru domin su samu abubuwa daban daban su samu gwaggwaban riba da kuma amfanin gona masu yawa a yanki na ana gudanar da noma cikin kwanciyar hankali ya yinda noma yakan zame masu sana’a da kuma aikin yi gaba dayan mu mukan dogara da noma wurin samun kudi ko kuma abincin da zamuci a koda yaushe noman mu mukan yishi ne cikin lokaci kuma mukan kula da gonar mu har sai lokacin girbi yayi baya gamun girbi abbuwan da muka shuka mukan kaisu kasuwa domin samun kudi ko kuma mu kaisu suto mu aje domin ci a koda yaushe noma yana bamu abubuwan duk da muke bukata ya yinda shine yazama aikin da mukeyi a yanki namu na gudanar da noma

a yanki na mukan yi noma na abubuwan ababen more rayuwa daban daban misali masara gero dawa gyaɗa da sauran su yanki na muna da ƙasar noma mai kyau yayin da duk waɗannan abubuwan muka shuka su sukan fito da wuri kuma sannan su yi girma mai kyau kuma su fitar da tsirrai masu yawa ko wane lokaci mukan yi amfani da taki da kuma kayan feshin gona domin mu samu kyakkyawar tsirrai da kuma hatsi mai yawa yanki na muna da ƙasar noma mai kyau kuma mukan yi noma a lokacin da ya dace da rani ko da bazara duk lokacin da muka yi shuka mukan girbi abubuwa masu inganci saboda muna saka kula da gonar mu yayin da muke mata feshi ko kuma mu yi mata wani abu da zai sa ta zamo mai yawa ko kuma mai inganci muna da manoma da suke yin aiki tuƙuru ba dare ba rana domin samun kuɗi ko kuma samun abinci domin rufa ma kansu asiri da kuma sa rabu da abubuwan da suke buƙata

muna da gonakai da muke nomawa a wannan yankin namu manyan gonakai da suke ba da abubuwa daban daban da kuma abubuwa masu amfani wanda ake noma su a duk lokacin da noma ya tashi musamman kaman inda muke yanzu akwai babban gona wanda ta kai hekta ɗari wanda muke noma wa muna mata noma iri daban daban mukan noma masara ko gero dawa ko kuma wani abu domin mu samu abubuwan da muke buƙata mukan kula da ita ko mu yi mata feshi don murabata da ƙwaro ko kuma tsutsa da za ta shiga wannan gona a koda yaushe mukan za mo masu kula da kuma nome ta da cire mata ciyayi ko kuma shara da duk wani abunda ba ya da amfani ban da ita akwai wata babban gona wanda ita ma muke noma ta mukan yi noman dankali a cikin ta yayin da mukan samu dankali mai yawa mu sayar mu ci ko kuma mu yi amfani ko kuma mu amfani daban da shi wannan gonakai namu mukan kula da shi a koda yaushe yayin da muke zuba musu taki lokacin da ya dace mukan gyara su da kuma cire musu ciyayi a koda yaushe domin mu samu tsirrai masu yawa da kuma wasu abubuwa da muke buƙata a cikin wannan gonan

bayani a kan tsirrai ƙanana ƙanana wanda manomi zai iya shukawa a yankin mu a yankin mu akwai ƙananan tsirrai wanda manomi ya ke shuka wa domin ya samu kyakykyawar tsiri a wannan yankin misali kamar gyaɗa gero rogo da dai sauransu manomi yakan shuka su domin ya samu riba da kuma kuɗi da kuma ci a kowane lokaci yayin da za ka shuka wa’innan abubuwan ana buƙatar ka gyara gonarka a yankin mu manoma suna aiki tuƙuru domin gyaran gona bayan sun gyara gonar su sukan je su zuba mata taki bayan sun zuba mata taki sukan zo su yi shukar su yayin da bayan shuka ta fara fitowa za su yi feshi domin su kori duk wani ƙwaro babba ko ƙarami ko kuma tsutsa wacce za ta zo ta cinye musu irin gona haƙiƙa manoman mu suna aiki tuƙuru domin samun abubuwa na more rayuwa game da amfanin gona a yankin mu wannan shi ne taƙaitaccen abubuwan da ake yi a yankin mu wanda ake shuka wa ko kuma a nome don a girba a samu kuɗi ko kuma abinci a kowane lokaci

kalan dabbobin da akafi kiwo ana gida kamar su shanuwa, tunkiya, awaki da sauransu ana niomansu ne saboda wasu su noma su don samun nama, wasu kuwa su noma su don su samu kuɗi su sayar, yayin da kiwonsu yake da sauƙi, wasu sukan ɗauresu a gida, wasu kuwa sukan ɗauresu a gona, wasu sukan sake su ne su fita lungu da saƙo domin su abinci su kiwatar da kansu har yakai irin girman da suke so musamman tumakai da awakai su aka fi saki a wannan yanki na mu domin su ci kansu su sami abinci ko kuma ka kiwata su a gida ka ɗaure su ka ika ba su abinci, manya kuwa irin su shanuwa ko kuma sa akan turke su ne a riƙa ba su abinci har su girma akan kai su mahauta a yanka ko kuma a ɗauke su a kai su kasuwa a sayar domin a samu kuɗi noma shi yana da sauƙi yana da kuma ‘yar wahala kaɗan yayin da za ka ba su abinci mai yawa domin su girma ka yi abubbuwan da kake buƙata da su wannan shi ne wahalarsa ribansu kuwa in ka kai kasuwa za ka siyar ka samu kuɗi wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da sunayen dabbobi da muke kiwansu a gida.

taƙaitaccen bayani game da abubuwa guda biyu wanda za ka iya raino kaman shuka ko kuma yaro dukkansu akan raine su ne tun daga ƙaramansu har i zuwa girman su bari mu fara da yaro yaro akan haife sa ne yayin da ba zai iya ma komai kansa ba har sai ka masa kaman su wanki wanka tsarki kaman su sauran abubuwa wanda ba zai iya ma kansa ba dole sai ka mi shi a lokacin yana son kulawa ta musamman saboda ba zai iya ma kansa komai ba har sai an ma sa in kuma muka ɗauki shuka kakan zo ne da irin a cikin shukan gonar ka in da za ka shuka ta tun tana ‘yar ƙarama za ka tarairaye ta ne da kulawa yayin da za ka riƙa sa mata taki shi ne matsayin yin mata abun da duk take buƙata yayin da za ta fara tasawa ba za ka rabu da ita ba har sai ta girma har i zuwa lokacin da za ta fiddo maka abubuwan da kake buƙata wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da abu biyu wanda za ka iya raino a koda yaushe wannan shi a ke ce ma raino su ne hanyoyin da ya kamata mai raino ya bi domin ya yi raino ko kuma ya yi tarairaya ta abunda ke buƙatan raino

yadda ake kiwon shanu a yankin mu yankin mu yanki ne mai daɗin kiwo a duk inda ka waiga yayin da kiwo ya rabu gida biyu wasu sukan siyo dabba su girkata a gida domin su sayar yayin da wasu sukan siyo dabba su sake ta ta fita da kanta kiwo domin ta samu abunda zata ci wasu na kiwo don nama yayin da wasu kuwa na kiwo don su samu kuɗi dukka duk wanda mutum yake so shi zayayi amman a yankina mutane sunfi kiwo don su samu nama yayin da sukan je kasuwa su sawo ƙaramar dabba ko kuma marar ƙoshi inda zasu zo su girkata da kansu ko kuma su sake ta tayi kiwo don ta ci da kanta bayan ta girma in suna buƙatar nama zasu yankata ko kuwa in ta girma zasu ɗauki gaba ɗayan ta su kai ta kasuwa domin su sayar su samu kuɗi yayin da wasu kuwa zasu siya namiji da mace su haɗa su domin su hayayyafa su samu iri mai yawa na dabbobin nan wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da yanda ake kiwon shanu a yankina yankina na da daɗin kiwo

yadda al’adu ke noma wannan yanki namu haƙiƙa noman al’adu ba kowa ke yin shi ba yayin da sai wasu ƙabiluna musamman ke noman al’adu ma’ana su raine su tun daga ƙarantansu har su girma ba wai kowa ke yin noman ba haƙiƙa noman sabo ne a wannan yanki namu ba tare da ka sha wahala ba za kai nomansu ne yayin da za ka nemo ƙananansu ka zuba a duk inda kake so kai kiwo wasu kuwa sukan nemo manyanne namiji da mace domin su haifa ma su ‘ya’ya da yawa yanda za su yi kiwonsu haƙiƙa kiwonsu yana da ɗan matuƙar wahala saboda ba kowa ke yin kiwon ba wa’inda suka iya kiwon kuma sukan je su nemo abubuwan da suke ba su su riƙa ba su suna girma domin za su ci da su ne na tsawon lokacin da suke so su yi amfani da su wasu sukan yi rainon su ne su haifa ma su ‘ya’ya wasu kuwa sukan yi rainonsu ne don su samu nama su yanka su lokacin da suke buƙata haƙiƙa noman yana da matuƙar amfani sosai yana kuma da matuƙar amfani kiwonsu a koda yaushe yayin da wasu ke kiwonsu ne don nama wasu kuwa kan kiwata su ne don su kama su sayar su samu kuɗi haƙiƙa noman su yana ba da kuɗi da kuma riba mai inganci yayin da abun da suke ka siyowa akan kai gona domin a samu taki

yadda ake kiwon kifi a yankin mu kiwon kifi kiwo ne da ke bada riba da kuɗi da kuma nama sosai yayin da mai kiwon kifi ake son shi da tsafta a koda yaushe ya kamata mai kiwon kifi ya kasance mai tsafta sabida kifi abune da ya ke son canjin ruwa akai-akai koda yaushe kifi yana son ka canza masa ruwa idan ruwan sa sunyi dauɗa kiwon kifi abune da ke bada riba sosai da farko zaka nemo babban wurin kaka nemo kifaye ƙanana-ƙanana ka zuba a wurin yayin da lokaci bayan lokaci zaka riƙa basu abinci kana basu abinci suna ƙanana zaka riƙa canza masu ruwa daga tsaffi zuwa sabbi bayan ka canza musu ruwa zakai ta basu abinci kana kula dasu da tsaftar su da duk wani abunda ba daidai ba ka share musu shi kifi yana girma sosai yana bada kuɗi yayin da zaka ɗauke shi ka tai kasuwa ka sayar ko kuma ka barshi kayi amfani da shi duk wanda kake so haka zakayi wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani game da kiwon kifi kiwo ne da ke bada gwaggwaɓar riba

Yadda zaka kula da gidan gonanka a yankinmu, gidan gona gida ne wanda ke da ɗawainiya sosai, yayin da yake son kula ako da yaushewa gidan gona yana son a kula da shi inda za ka nemi me share-share da kuma me gadi, kamar mu mukan je mu kula da shi da kanmu mukan sa me gadi ya kula da shi yayin da duk wata dabba in tai kashi za ka share kuma za ka zo ka nemi dabbobin nan ka ba su magani ka kuma kula da abincinsu da abin shan su ako da yaushewa gidan gona yana son kula idan da za ka je da rana ko kuma ka koma da mareci, duka za ka yi wannan domin ka kula da abubuwan da kake kiwo, kamar kiwo kaji, kiwo dabbobin man'ya, kiwo rago, ko kuma akasin haka. Kiwo abu ne da yake son kula da magani da abinci a ko wanin yanayi domin ka samu nama ko ka samu abin kuɗi duka wanda mutum yake son shi za ka yi wannan shi ne takitaccen bayani game da yadda mutum ze kula da gidan gonansa musamman a yankinmu a haka muke kula da gidan gonarmu.